Kun buna danfifamee dhugamuudhaaf siniitti bu'aa jiruudha. Namichi tokko qodaa bunni itti danfe keessaa sinii shukkaaraafi fal'aana of keessaa qabutti buusaa jira. Abiddi elektirikii bunni kun itti danfes lafa kaa'amee jira.

Miidiyaan hawaasaa OBN sagantaa Caayaa torban, torbaniin uummata afaan Oromoo dhagahu maraaf qabatee kan dhiyaatudha. Kunis aangaa'onni saba biyyattii tajaajilan iftoominaa fi itti gaafatamummaa isaanii akka sirnaan ba'achaa jiran ilaaluufidha.

Dubara baay'ee miidhagduu fi baay'ee bareeddu kan taatee yeroo isheen uffata irraa fi jalatti wal fakkata uffattee dhabbattee suuraa ka'aa jirtu kan nutti agarsiisuudha. Shamarri kun baay'ee kan bareeddudha. Akkuma kanallee harkaa ishee boorsaa ishee keessa godhatte kan jirtudha.

Manni kun ijaarsa irra kan jirudha. garuu ijaarsichi kan hin xumuramneedha. killaan isaa qorqorroon ijaarame jira. akkasumas gamoo darbii lammaffaa irratti ijaarsichi jalqabamee jira. fuula isaa duraan sulula ykn bowwaatu jira. Ijaarsi kun kan eenyuti? biyya kam keessatti ijaaramaa jira?

Namoonni suur sagalee of waraaban osoo miidiyaa hawaasaa irratti yookiin kan dhuunfaa isaanii irratti hin gadhiisiin dura, mata duree filatu. Namoonni kun mata duree Sagalee miidhamaa jedhuun fuula miidiyaatti bahanii jiru.

Kun, maxxansa beeksisaa daldalaa waraqaa bal'aa irratti maxxanfamee daandii cinaatti maxxanfamee jiruu dha. Beeksisni daldalaa kun, kan meeshaalee barreeffamaa fi qulqullinaati. Meeshaaleen kunneen kan akka qalamaa, waraqaa saamunaa fi kanneen biroo faa dha?

Muummichi Ministeeraa Doktor Abiy Ahimad Waa'ee Obbo Dammaqee Mokonnon maal jedhani. Obbo Dammaqee Mokonnon itti aanaa muummicha Ministeera Itoophiyaa Doktor Abiy Ahimad ta'uun tajaajilaa kan turan fedhii isaaniin aangoo gad lakkisan. Sababni aangoo gadi lakkisuu isaanii maali?

Suuraa atileetii beekamaa fi kabajamaa biyya keenyaa kan ta'ee Abbabaaa Biqilaati. Abbabaan shurraaba halluu cuquliisa qabu uffatee, badhaasa isaa immoo morma isaa irra godhatee jira. Akkasumallee duuba isaan gamoon bareedaan gidduu isaa lafa margaa qabu argamaa jira.

Isheen kun dubartii Oromoo uffata aadaa bifa adi qabu uffattee jirtuudha. Akkasumas faayaa aadaa garaa garaa callee irraa qophee'e mormaafi mataa isheetti hidhattee jirti. Harka isheetti immoo siinqeefi marga jiidhaa baattee jirti.

Daandii konkolaataa fi namoonni hedduun irra imalaa jiran. Ilmi namaa hanga lubbuun jirutti jiruuf jireenya isaa gaggeessuuf bu'aa bahiin inni hin baane hin jiru. Kunis agarsiiftuu sochii ilma namaa kan lafoo fi konkolaataan imalaa jiruuti.

Wantoota meeshaalee adda addaa keessa kaawwannu keessaa tokko kan ta'e guutummaatti sibiilaan kan hojjatamee fi waan Akka saanduqaa kan ta'edha. Cufuuf immoo furtuu yookaan sibiila qabatu qaba. Waan akkanaa keessa maal keenya?

Dubartiin kun, uffatta surree jalaan uffattee fi uffata kootii dheeraa ta'e immoo gubbaa irraan uffattee faashinii agarsiisaa imalaa yeroo jirtu mul'atti. Dubartiin kun, haalluu gogaa diimaa qabdi. Agarsiisni faashinii kun, dhaabbata kamiin qophaa'e?

Namoonni kun, namoota miseensota maatii tokkoo : abbaa warraa ,haadha warraa fi ijoollee ta'an yoo ta'u, haati warraa fi ijoolleen abbaan warraa isaanii yeroo alaa dhufu eeganii qoosaa fi taphachaa yeroo jiran mul'atu. Namoonni kunneen, naannoo akkamii keessa jiraatu?

Dubartiin Kun yeroo isheen ciisuudhaaf yookaan immoo bishaaniin qaama ishee dhiqattee, teessee daawwitii keessatti of ilaalaa yookaan immoo of dawwachaa jirtu kan nuti arginu. Dubartiin Kun baayyee miidhagduu fi bareedudha.

Bineensa bosonaa maqaan isaa Gadamsa jedhamutu lama ta'ee dhaabbachaa jira. Bineensi kun bosona halluu magariisa qabu keessa dhaabbatee waa ilaalaa jira. Gadamsi kun biyya keenya qofaa keessatti maaliif argamuu danda'e?

Namoonni kenneen, namoota biyya Hindii naannoo baadiyaa keessa jiraatan yoo ta'u, namoonni kunneen lafa irra ta'anii fi uffata biyya isaanii kaawwatanii akkasumas namni tokko ijjatee mari'achiisaa jira. Namoonni kun, marii yokin leenjii akka kamii mari'achaa jiru?

Kophee gatii qaaliidhaan bitanii keewwachuun akka mul'istuu qabeenyaatti ilaalamaa dhufeera. Keessumaa shaamarraniif Kopheewwan mimmiidhagoo hedduutu oomishamaa jira. Kopheewwan kunneenis waantota hedduurraa hojjetamaa jiraachuu isaa irraa kan ka'e filannoo baay'eetu argama. Kophee maal irraa hojjetamutu baay'ee filatamaadha?

Namoonni kun arfan kan keessaa namoonni sadii dhiiradha. tokkoo immoo dubartiidha warroonni dhiiraa sadan isaanii gaa'ela kan dhaabbatan ykn mana kan qabaniidha isheen dubartiinis akkasuma mana ykn gaa'ela kan dhaabbateedha. Namoonni kun sadanun isaanii maqaan isaanii eenyudha? Eessa jiraatu?

Uummatni Oromoo yeroo durii irraa kaasee sirna Dimookiraasiidhaan bulaa ture. Kunis sirna Gadaa uummata Booranaa fi Baarentuudhaan kan gaggeeffamaa turedha. Kitaabni kun sirna Gadaa kan bulchiinsa Dimookiraasii of keessaa qabu odeessa.

Kitaabni kun kitaaba afaan oromoon barreeffame yoo ta'u mata dureen isaa irreecha hora harsadii kan jedhu yoo ta'u namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Caalaa Soorii nama jedhamudha. Qolli kitaaba kanaa halluu alaabaa abbaa Gadaa of irraa qaba.

Iddoon kun lafa olka'aa marga lalisaa fi mukkeen bosonaan uwwifame kan qabu yoo ta'u baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha. mukkeen bosonaa fi biqiltoonni biroo jijjiirama qilleensaa to'achuu keessatti gahee qabu.

Namoota lama kan maqaan isaanii Bashaadduu fi Alamuu jedhaman argina. Alamuun miidhagina Bashaadduu ajaa'ibsiifatee kan jiru yoo ta'u, lamaan isaanii iyyuu uffata aadaa uffatanii miidhaganii jiru. Kunis yeroo cidha isaaniittidha.

Mooraa manduubee keenya keessatti biqilaawwan adda addaa facaasnee biqiloota gabaarraa bitannee nyaannu salphaatti manaa fi naannoodhaa argachuu dandeenya. Namni baadiyyaa jiraatu tokko waan muraasa qofa bituu qaba. Namni baadiyyaa maal fa'aa oomishaa?

Loltoonni bakka leenjiitti heddumminnaan argamu. Yeroo kana warri dhiiraa mataa isaanii haaddatanii huccuu isaanii baasanii kan leenjii uffatanii hojjechuun baramaadha. Akkasumas warri shaamarraniis mataa haaddachuu baataniyyuu uffata leenjii uffachuun dirqama. Yeroo leenjii waraanaa waanti nuffisiisaan maalidha?

Qananiisaa Baqqalaan lammii biyya Itoophiyaa kan fiigicha biyyoota addunyaa irratti dorgomee moo'achuun beekamudha. Qananiisaan Fiigicha Maraatoonii biyya Ingiliiz, Magaalaa Londonitti fiigameen moo'atee badhaasa warqii nama fudhatedha. Injifannoo Itoophiyaa nama mirkaneessedha.

Uffanni aadaa Oromoo gosoota garagaraatu jira. Haa ta'uyyu malee baay'inaan haluu adii fi halluu Alaabaa Abbaa Gadaa kan ofirraa qabudha. Innis diimaa, gurraachaa fi adiidha. Uffanni kun bakka gurgurtaa uffata aadaatti fannifamee kan jirudha. Gatiin uffata aadaa kanaa meeqadha.

Biyyoota eeshiyaa hedduu keessatti ayyanota kan amantaan wal qabatn garuu wanta waaqa keenya jedhanii yaada bocaa fi suuraa bocamee nama fakkaatu fa'aa waaqessu. Isaanis waan kana baasu. Wanti kun waaqa dhugaadhàa?

Taphni kubbaa miilaa yeroo ammaa kana beekamtii fi hordoftoota danuu kan horatedha. Taphattoonni kubbaa miilaa kun naannoo goolii irratti haasa'aa jiru. Kuni immoo miira hordoftootaa fi deeggartoota garichaa kan kakaasudha.

Kun aasxaa Kiliba Ispoortii Buna Itiyoophiyaati. Aasxaan kun boca rog-sadee kan fakkaatu kan qabuudha. Karaa irraan maqaan halluu adiidhaan halluu duubaa gurraacha ta'e irratti barreeffamee jira. Gidduudhaan immoo fakkii jabanaatu kaafamee jira.

Naannoo affaar keessatti lafti naannoo sanaa voolkaanoo kan abiddi isaa yeroo maraa of keessaa boba'uu fi laavaa lafa keessaa ol bahu qaba. Laavaan kun lafa keessaa lafarra bahee kan yaa'u eessaa dhufee?

Kiraara argaa jirra. Kiraarri meeshaa ribuu fi muka irraa hojjatamu ta'ee meeshaa muuziqaati. Meeshaan kun meeshaa addunyaa muuziqaa keessatti muuziqaan keenya akka nuuf bareedee gurra hawaasaa gahuu gahee guddaa taphatudha.

Kun gamoo guddaa hojiiwwan garaa garaa irratti hojjetamuudha. Gamoon kun abbaa darbii lamaati. Barjaan barreeffamni "Giddugala Gabaa Ahmad" jedhu qabu irratti argama. Kutaaleen tokkoon tokkoon isaanii barjaa ofii isaanii ni qabu.

Kun aasxaa Kilabii Kubbaa Miilaa Dedebiitiidha. Aasxaan kun boca geengoo qabuun kan hojjetameedha. Karaa oliitiin barreeffama afaan Amaaraan barreeffame qaba. Karaa gadiitiin immoo afaan Ingiliziitiin barreeffamee jira. Gidduu isaa fakkii kubbaatu jira.

Dubartiin tun uffata aadaa oromoo uffattee kan jirtu yoo ta'u harka isheettii siinqee qabattee jirti. Uffanni isheen uffatte halluu akka diimaa, keelloo, gurraacha, adii fi kanneen biroo of irraa kan qabudha.

Itoophiyaan yeroo ammaa iddoowwan hawwata turiizimii ta'an hedduu hojjechaa jirti. Isaan keessaa Paarkiin Inxooxxoo isa tokkodha. Bakki kun uumamaan Bosonaa'aafi Gaara kan qabu ta'uyyuu; Hojii akka biyyaatti hojjetamaa jiruun hawwattummaan isaa dabalee madda galii ta'aa jira. Bakka kana daawwattanii beektuu?

Dubaroonni oromoo yeroo hedduu ayyaana adda addaa irratti uffannaa aadaa bareedaa kan naannoo isaanii akkasumas meeshaalee miidhaginaa kan isaaniif ta'u kan fedhii isaanii uffachuun sagantaa tokkorratti argamu. Uffannaan dubaroota irraa bareedu uffata aadaatii?

Kun gosa annisaa elektirikii hin haaromfamne kan meeshaalee elektirooniksii garaa garaa keessatti fayyaduudha. Meeshaaleen hedduun meeshaa kana akka kuufama annisaa elektirikiitti(voolteejii) fayyadamu. Meeshaan kun deemsa wal nyaatiinsa keemilkaalaatiin kan hojjetamuudha.

Dubara qal'oo miidhagduu ija namatti baay'ee toltu kan nuti asirratti arginu yemmu ta'u, isheenis bakka miidhaga dawwachuuf namatti tolu deemte yeroo isheen qilleensa bareeda fudhachaa jirtu nutti agarsiisa. Dubarri kun maaliif bakka kanatti argamuu dandeesse jettani yaaddu?

Dhugaatiin Aalkoolii jaalatamummaa hedduu fayyadamtoota biraa qaba. Dhugaatiin kun Hoteelota hedduu keessatti madda galii ta'uudhaan jireenya abbootii qabeenyaa fooyyessuu irratti argama. Haata'u malee yeroo dhugamu machiidhaaf nama saaxiluudhaan rakkoo fayyaafi hubaatii qabeenya fayyadamtootaa fiduu irratti argama. Araada isaan qabamuun rakkoo biraa akkamii qaba?

Avokaadoon firii mukaa yeroo ta'u, keessa isaatti miciree kan qabudha. Avokaadoon kun duubni isaa halluu magariisa kan qabudha. Dhamdhamni nyaata mukaa kun hanqaaquu kan fakkaatu dha. Avokaadoon waarshaa deemuun akka dibataattis ni fayyada.

Kaartaa jechuun bakka, kallattii, argama fi daangaa biyya tokkoo kan agarsiisudha. Ardiin keenya Afrikaan kaartaa mataa ishee kan qabdudha kaartaa kanaan argama ishee adda baasun salphaadha. kan nama ajaa'ibu kaartaa Afrikaa namni kaase nama lammii Oromoodha.

Mana gurgurtaa qinxaaboo, mana gurgurtaa qinxaaboo kana keessatti wantoota gosa gara garaatu gurgurama. Fakkeenyaaf janneen as irra jiran keessaa kanneen akka barbaree, baaqelaa, fi kanneen biroodha. Namni gurgurud keessa teessee kan jirtudha.

Dubartiin tun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa kan ta'e uffattee dhaabbattee kan jirtu yoo ta'u uffanni isheen uffatte halluu akka adii, diimaa, magariisaa fi kanneen biroo of keessaa qaba. Uffanni aadaa kun maal irraa hojjetama?

Bakki kun, bakka oomisha meeshaalee ijaarsaa kan akka bilokkeettiiti. Bilokkeettiin ijaarsaa wantoota akka simiintoo fi biyyee suphee akkasumas cirracha irraa qopha'a. Akkaataan fi adeemsi oomishni bolokkeettii oomishamuuf keessa darbuu qabu maal fakkaata?

Namoota bakka magariisaafi mukawwan gurguddoo itti argamanitti biqiltuu dhaabaa jiran argina. Lafti kun biqiltuu magariisaa haa qabaatu malee biyyeen isaa dhiqameera. Namoonni kunis hojii deebitanii bosonoomsuu hojechaa jiru. Deebisanii bosonoomsuu jechuun maal jechuu dha ?

Namni kun nama siyaasaa fi qabsa'aa mirga saba oromoo kan ta'e maqaan isaa Mararaa Guddinaa jedhama. Mararaa Guddinaa nama mirga saba oromoo kabachiisuu keessatti shoora ofi taphachaa jirudha. Mararaa Guddinaa eessatti dhalate?

Koppii kun jahaan faayidaa hedduu dhala namaatiif qaba. innis ittiin barreessuuf yaaddannoo adda addaa ittiin qabachuuf akkasumallee dhalli namaa waan yaada isaa ykn waan sammuu isaa keessa jiru koppii fayyadamee ibsata. Koppiin kun maaliif fayyada jettee yaadda?

Namoota, namoonni kunneen namoota baayyatanii taa'aanii jiraniifi namoota waaqa isaanii akka amantii isaaniitti kadhataa yookaan sagadaa jirani dha. Namoonni kunneen ijoollee akkasumas nama maanguddoodha. Ija isaanii wal irra buusaniit kan jiranudha.

Namoonni gaafa qaama isaanii dhiqachuu barbaadan mana namoota shaaworii qabanii dhaquun qaama isaa dhiqata. Namoonni mana' shaaworii' qabanii beeksisa kan namni martuu arguu danda'u maxxansu. Wanti Kun Akka gaariitti qulqullina eeggachuuf nu gargaara.

Kopheen kun kan namni bareedinaaf ykn miidhaginaaf kaawwatee deemuudha. kopheen kun kan bifti isaa diimaa kan baay'ee bareeduudha. qarshii isaa baay'ee qaaliidha. namoonni hedduun kophee kan bitatanii kaawwachuu jaallatu. gatiin Kun gatiin isaa kan meeqaadha? kopheen kun eessatti oomishamee?

Manni kun galma abbaa Gadaa yoo ta'u qalama halluu alaabaa abbaa Gadaa kan ta'e diimaa, gurraachaa fi adii dibamee jira. Balbala isaa irraa suuraa bokkuu of irraa qaba. Faayidaan galma abbaa Gadaa maalidha?

Gabaa keessatti namoonni daldalaa ta'an hedduun oomisha isaanii qodaa adda addaa keessa gochuudhaan gargar baasanii gurguratu. Isaanis kuntaala xixiqqoo adda addaa keessa akka gosa isaatti kaa'ama. Waan hedduu daldaluun bu'aa qabaa?

Barattoonni kunneen daree barnootaa isaanii keessa ta'aanii barnoota isaanii hordofaa kan jiran yoo ta'u uffata dambii mana baruumsaa uffatanii jiru. Uffanni dambii isaan uffatan halluu akka gurraacha fi adii of keessaa qaba.

Namoonni qotee bulaa ta'anii mana isaanii keessaa midhaan baasanii akka barbaadanitti yeroo barbaadan mana baaburaa geessuun dura manatti calleessuu qabu. Kanas gundoodhaan soruudhaan qulqulleesu. Gaafa gundoon ogongolan akkam akka bareedu osoo agrtee.

Buufata konkolaataa keessa konkolaattota hedduu kan wal fakkaatan dhaabbachaa jiru. Konkolaattonni kunneen kallattii adda addaa qabatanii dhaabbachaa jiru. Akkasumallee namoonni adda addaa gidduu konkolaataa kanaa deemaa jiru. Konkolaattonni kunneen ba'aa adda addaa fe'anii jiru.

Namoonni kun arfan taphattoota kubbaa miillaa kan tahanidha. taphattoonni taphattoota dhiiraa kan tahanidha. Taphattoonni kun kan baay'ee taphatti ciccimoo kan ta'anidha. taphattoonni kun cima waamaa kan qabaniidha. taphattoonni kun baay'ee diddiimoo kan tahaanidha. Namoonni baay'ees akkuma taphattoota kanaa kubbaa miillaa taphachuuf ni jaallatu.

Kun waajjira hojiiti. Waajjirri kun meeshaalee waajjira keessatti hojiidhaaf gargaaran kanneen akka kompiwuuteraa, barcumaafi minjaala, galmeefi kanneen biroo of keessaa qaba. Namoonni lama waajjira kana keessa dhaabbatanii jiru. Namichi inni tokko boorsaa, waraqaafi bilbila baatee jira.

Dubartiin tun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffattee teessee kan jirtu yoo ta'u baayyee bareeddi. Uffanni aadaa isheen uffatte halluu akka adii, diimaa, gurraachaa fi kanneen biroo of irraa kan qabudha.

Suuraan kun kan inni ibsu dorgomii maaraatoniii Barsaloonaa Atileetonni Itoophiyaa injifatan yoo ta'u barreefamaan illee ibsamee jira. Dorgommiin maraatoonii yeroo yerootti kan adeemsifamu yoo ta'u Itoophiyaan illee biyyoota dorgommii kana mo'achuudhaan beekaman jalatti ramadamti. Bara Barsaloonaatti geggeeffamee Atileetonni mo'atan eenyu fa'i?

Nyaatni baay'een kan qodaa siliindarii fi ol dheeraa ta'e keessatti saamsamanii biyya tokkoo gara biraatti ergamuun gurguraman hedduudha. Yeroo baay'ee haala kanaan kan ergaman nyaata mi'aawaa ta'anidha. Nyaata saamsame nyaachuu jaallattaa?

Kun bakka biqiltuun bunaa dhaabamee itti guddatee jiruudha. Bunni kun baay'atee maasii tokko irra dhaabamee jira. Guddatees firii naqatee jira. Firiin isaa bakka ga'ee diimatee jira. Bunni dhuguudhaaf, gurguranii qarshii argachuudhaaf faayidaa guddaa qaba.

Meeshaa Ammayyaa oomishaa miidhaanii fi qulleessa miidhaanii keessatti shoora olaanaa kan taphatu yemmuu ta'u, yeroo baay'ee namoota beekamoo abbaa qabeenya ta'an qofti kan bitatanidha. Akkasumalle meeshaan ammayyaa kun gatii qaalii ta'en kan bitamudha.

Biqiltuun naannoo gammoojjitti margu kun, maqaan isaa adaamii jedhamuun waamama. Adaamiin biqiltuu qoree of irraa qabu, baalli isaa akkasumas qaamni isaa guutuun yoo tuqame dhangala'oo haalluu aannanii qabu baasu dha. Dhangala'aan kun, asiidii of keessaa qaba.

Guyyaan ayyaana cuuphaa ayyaana baayyee guddaa fi hirmaattota hedduu qabudha. Ayyaanni cuuphaa sadarkaa biyyoolessaatti beekamtii waan argateef akka haftee aadaa biyya tokkotti dhaabbata UNESCO tti akka galmaahuuf kan adeemsifamaa jirudha.

Bishaan qulqulluun bu'uuraalee jireenyaa keessaa isa tokkodha. Bishaan kun meeshaa laastikii ta'an lamatti naqamanii, muka irra dhaabbatanii kan jiranidha. Bishaan akkasii yeroo baay'ee namoota iddoo hojii deemaniif kan dhiyeeffamuu qabudha.

Asxaan kun, asxaa kilabii kubbaa miilaa Jimmaa Abbaa JIfaariti. Kilabiin kun, teessumni isaa naannoo Oromiyaa magaalaa Jimmaatti kan argamu yoo ta'u, Pirimeer liigii Itoophiyaa keessatti kan hirmaatu dha. Loogoon kun, haalluuwwan diimaa ,adii fi magariisa irraa hojjatame. Kilabiin kun, bara kam hundaa'e?

Wellistoota oromoo kan ta'ani fi yeroo isaan wallisarra jiran kan nutti agarsiisudha. sirbitoonni kun gaachanaa fi eeboo qabatani yeroo isaan ragaada jiran nutti muldhisa. Faayidan shubbistoota oromoo biratti baay'ee fudhatama guddaa fi galii biyya ta'uudhan kan beekamanidha.

Gaara dhagaa namaan bocame qabu argina. Gaarri kun bu'aa ba'ii kan qabu yoo ta'u boosonan gara gadii fi gara oliitiin uwwifamee jira. Bosona kana keessa bineensonni ni jiraatu. Faalama qilleensaa ni hir'isa.

Meeshaan moqorqoraa jedhamu kan sibiila keessi isaa banamaa ta'ee fi wantoota akka bunaa fi shaayii kan itti danfisuuf nu gargaarudha. Innis sibiila waan ta'eef salphaatti danfa. Meeshaan kun manaaf dhugaatti ni barbaachisa.

Barjaa muka gubbaatti fannifamee jiruudha. Barjaa kana irraa barreeffama 'shaaworii guutuu' jedhutu barreeffamee jira. akkasumallee barjaa kana irratti suuraan dubartii qaama dhiqachaa jirtuu mul'achaa jira. Naannoo barjaan kun dhaabbatee jiru biqiloonni magariisaa adda addaa mul'achaa jiru.

Gamoon Faasilaadas Gondaritti kan argamu yoota'u, Masaaraa mootummaa ta'uudhaan tajaajilaa ture. Yeroo ammaas hawwata turiizimii ta'uudhaan tajaajilaa jira. Haalli ijaarsa isaa baay'ee hawwataa waanta'eef qarooma yeroo durii akka ajaa'ibsiifannuuf nufayyada. Qabeenyj kun madda galii ta'ee fayyadaa jira.

Qeerransi bineesa bosonaa keessaa isa tokkodha. Bineensi kun sanyii adurree jedhamee waamama. Bineensota keessaa ariitii guddaadhaan fiiguudhaanis beekamtii guddaa qaba. Soorranni isaas dhiiqa dhuguufi Foon nyaachuudha. Kanaaf bineensota kaan adamsee soorrata. Namoonnoo bineensa kana maaliif adamsu?

Yeroo namoota aartii shaakala dursanii taasisan garee gareetti qoodamuudhaan waliin shaakalu. Garee isaanii keessas dhiiraa fi dhiiraa akkasumas dubaraa fi dubara yookaan immoo dubaraa fi dhiirii ni danda'ama. Aartii kam keessatti haala kanaan shaakalamaa?

Hundumtuu mana jireenya isaa akka humna isaatti ijaarratee keessa jiraata. Inni hinqabne immoo kaan kireeffatee; kaanimmoo bakkee keessa mana namaa jala jiraata. Kun jaalatanii itoo hintaane dirqama haalli yeroo namatti fe'een uumama. Mana jireenyaa ijaarrachuun faayidaa akkamii qaba?

Isaan kun hordoftootaafi tajaajiltoota amantaa Ortodoksii Tewaahidooti. Hundi isaanii akkaataa amantaan isaa ajejjutti uffata amantaa uffatanii ayyaana kabajaa jiru. Diyaaqoniin tokko fannoo, warri kaan immoo dibaabee qabanii jiru. Dibaabeen amantaa Ortodoksii biratti maal fayyada?

Namoonni daanuun yeroo isaan mana jireenya diigaa jiran kan nutti muldhisudha. Namoonni kun baay'atani yeroo isaan mana jireenya kana jigsaa jiran kan nutti muldhisudha. Manni jireenya kun maaliif diigama jira jetttani yaaddu?

Naannoo magaalaa bakka hedduutti mukkeen gosoota adda addaa naannoo mana jireenya ofii dhaabuun waan baramaa ta'aa dhufeera. Mukkeen kunis namoota biqiltuu kana naannootti hojjatana irraa bitatu. Biqiloota qolaa akkamiin oomishuu?

Yeroo ayyaana cuuphaa namoonni amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa hordofan mataa isaanii irratti muka akka xaawulaa uffataan maruudhaan baatanii tooraan baatanii adeemu. Wanti kunis taabota jedhama. Anaan kan na dhibe kun gowwummaa natti fakkaata.

Meeshaan kun gosoota nyaataa garaa garaa kanneen akka ittoo missiraa, qaaraa, raafuu, kaarotii, moosee, hundee diimaa ittoo shiroo fi kanneen biroo irraa hojjetame qabatee kan jirudha. faayidaan nyaataa kanneenii maalidha?

Kuduraa maangoo diimatee halluu keelloo qabatee jiruuti. Maangoon kun baayinaan wal irra tuulamee jira. Kuduraalee akkasii kan dheedhiin isaanii nyaataman, wantoonni dhukkuba nama qabasiisuu danda'aan salphaatti waan irra quphataniif haalaan iddoo miidhagaa ol kaa'uun barbaachisaadha.

Miidiyaan "OBN" jedhamu sagantaa televezyiinii kan viidiyoodhaan dhiyaatuu fi sagantaalee Akka caayaa fa'aa of keessaa qabudha. Sagantaa kanarrati namoota naannoo tokko bakka bu'antu gaafatama. Sagantaan Kun baay'ee kan natti tole dhugaa irratti hundaa'uun gaaffii gaafatam

Amartii mormaa halluu bifa warqee qabduu jira. Amartiin kun fiixee ishee irraa waan akka danaa onnee fakkaatu lamatu irra jira. Amartiin kun teessuma halluu adii qabu mucucaataa ta'e irra ka'aamee jira.

Daakkiyyeen gosoota allaattii keessaa tokkodha. Allaattiin kun Galaanota, Garboota, Haroowwaniifi Laggeen daakuudhaan beekamti. Uumamni ajaa'ibaa kun akkuma salphaatti bishaan irra sochooti. Yeroo baay'ee gurmuudhaan waansocho'aniif naannoo jiranitti simboo ta'anii hawwattummaa bakka sanaa dabalu. Bakki jireenya Daakkiyyee eessadha?

Iddoon amma argamaa jiru kun iddoo gabaa jedhama. gabaa kana keessatti wantoota garaagaraa kanneen akka qullubbii, timaatimii, qaaraa, hundee diimaa, loomii, raafuu fi karootii fi kanneen kana fakkaataniidha. gabaan kun dhala namaatiif faayidaa hedduu qaba. gabaa kana keessatti wantoota akkamiitu keessatti gurgurama?

Uummanni Oromoo, keessumattuu dubartoonni isaanii haalota garaa garaan rifeensa isaanii sirreeffatu. Kaan isaanii ni dhahatu, kan immoo ni filatu. Kunis aadaa naannoo kanaa kan argisiisudha. Haalota rifeensa kana keessaa kam jaalatta?

Taphni kubbaa miilaa dorgomtoota keessatti miira uumu qaba. Innis moo'attoonni yeroo gammadani, moo'amtoonni immoo ni gaddu. Taphattoonni kunneen miira gammachuu isaanii walitti dacha'uun, walitti marmuun ibsaa jiru. Kun yeroo galchanis ta'uu ni danda'a.

Abbootii gadaa Oromoo uffata aadaa halluu adiin faayamanii jiran. Halangee fi marga harka isaaniitti qabatanii jiru. Sirni gadaa sirna aadaa, safuu, duudhaa, sonaa fi kabaja ilmi namaa uumaa fi uumama naannoo isaatti argamuuf qabu mara kan ofkeessatti qabatedha.

Kun amma meeshaalee muuziqaa kan taheef kan mana amantaaf iddoo bashannaan addaa addaatti kan namoonni itti fayyadamaniidha. maqaan meeshaalee muuziqaa kanaa kiraaraa jedhama. yeroobasy'ee kan mana amantaa ortoodoksii keessatti itti fayyadamaniidha. Meeshaalee muuziqaa kun dhala namaatiif faayidaa maalii qaba?

Namoonni kun bifti isaanii adii kan taahiidha. akkasumallee dulloomoo mataa isaanii arrii kan taheedha. namoota sadan kana keessaa namni lama taa'uudhaan ija keessa wal ilaalaa jiru. inni tokkommoo dhaabbachuudhaan harkaa isaa olkaasee jira. namoonni lammii biyyaa eessaati? Hojii isaanii maalidha?

Raafuun gosa biqilaa baalaa kan nyaatamus baala isaa kana ciruudhaan erga qofaa ittoon itti hojjatamutti erga affeelamee booddee mi'eessituun barbaachisu zayitaa fi ashaboo itti dabaluun hojjatama. Raafuun gosa dhangaa nyaataa kamiiti?

Alaabaan mootummaa naannoo Oromiyaa halluuwwan sadii diimaa, adii fi gurraacha kan qabuu fi bocni isaa rog-arfee kan reektaangilii fakkaatudha. Alaabaa naannoo kaaniirraa kan adda isa godhu immoo gidduu isaatti odaa qaba.

meeshaa ittiin muka yeroo hojjatan akkasumas yeroo qalama muka sana dibuuf ka'anii fi muka sana ammoo balbalafaa hojjachuuf jedhan kan ittiin mukicha qulqulleessanidha. maqaan meeshaa kanaa xaragduu jedhamuunis ni beekama.

Wanti kun moonyee kan jedhamuudha. moonyee kun kalaqaa harka namaan kan hojjetame ykn kan tolchameedha. moonyee kun jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti bu'aa ykn faayidaa hedduu dhala namaatiif kenna. innis ittiin waan tokko tumuuf kan fayyaduudha.

Kun meeshaa rifeensa qajeelchachuuf yookiin immoo filachuuf gargaaruudha. Meeshaan kun pilaastikii irraa warshaa keessatti kan hojjetameedha. Meeshaan kun mana keessa lafa irra kaa'amee jira. Halluu bifa alkooliitti dhihaatu kan qabuudha.

Namoonni hojii oomishaafi kanneen biroo hojjetan oomisha isaanii bifa barreeffamaatiin karaa irratti dhaabanii beeksifatu. Beeksifni haala kanaan godhamu salphaa ta'uyyuu baay'inaan bakka tokkotti yeroo argamu miira gaarii nama keessatti hinuumu. Miidhagina magaalaatiif haala kamiin gaariidha?

Kunneen hordoftoota amantaa Isilaamaa kanneen baay'atanii walitti qabamuun akkaataa amantaa isaaniitti kadhannaa taasisaa jiraniidha. Reeffi namoota du'anii immoo dura isaanii kaa'amee jira. Amantoonni kunneen namoota du'an kanaaf akka amantaa isaaniitti gaggeessaa taasisaa jiru.

Fakkii amartii mormaa dheeraa adii ta'ee kan fiixee isaa irraa fakkii kaartaa Oromiyaa qabuudha. Amartiin kun naannoo iddoo halluu gurraacha dukkana ta'e keessa taa'ee jira. Kaartaan kun halluu keelloo kan qabuudha.

Alaabaan kun alaabaa mootummaa naannoo beenishaalgul gumuz yoo ta'u halluu akka diimaa, gurraacha, keelloo fi magariisa of irraa qaba. naannoon kun kan inni argamu Itiyoophiyaa keessattidha. halluun alaabaa kanaa hiika maalii qaba?

Spoortiin fayyumaa ofiitiif baay'ee kana nama gargaaruudha. Akkuma kanallee spoortiin jabeenya qaama ofiif baay'ee kan nama gargaaruu fi qaama nama jabeessudha. Ani jireenyakoo keessatti spoortii hojjechu baay'een jaalladha. Atoo akkami spoortii hojjechu hin jaallatta?

Nyaata foon irraa hojjetamee jiru, kan iddoo sadiitti qoodamee biddeen dhiyeeffamee jiru irratti kaa'amee jiru argina. Nyaatni kun gosoota dhangaa nyaataa keessaa coomaa fi zayita jalatti kan qoodamudha. Fayyummaaf barbaachisaadha.

Fakkii mana amantaa 'Ortodoksi Tewaayidooti' Manni amantaa kun gamoo darbii lamaan kan ijaaramee jiruudha. Akkasumallee ulaan mana amantaa kanaa halluu gurraacha qaba. manni amantaa kun maaliif mataa isaarraa fannoo dhabe?

Saawwan aannanii namoonni horsiisuudhaan jireenya isaanii gaggeeffatan yeroo ammaa kana baay'eedha. Keessattuu saawwan faranjii tokkoon ishee aannan liitira hedduu waan laattuuf qabeenyaa hedduu horachuuf ni taati. Horii horsiisuun dhugumattuu bu'aa qabeessa nama godha

Miidiyaan hawaasaa odeeffannoo wayitaawaa uummataaf kan balballoomsudha. Namichi miidiyaa hawaasaa ETV jedhamu irratti bahee jiru kun oduu balballoomsuufidha. Gabaasawwan garaa garaa, beeksisaa fi kanneen kana fakkaatan dabarsuu irratti kan argamudha.

Namoonni mishaan bitan keessattuu xaafii kan bitan namoota baadiyyaa dhufan irraa kiiloo isaa safaruun gatii isaa tilmaamu. Kunis tokkoon tokkoo kiiloo gatii mataa isaa danda'e qaba. Yeroo ammaatti xaafiin kiiloon qarshii meeqaa?

Meeshaaleen miidhaginaa kan qaamolee keenya adda addaa ittiin miidhagsinu qaama sana irratti hundaa'uun adda addummaa ni qabaatu. Isaan kaan immoo meeshaalee faayaa adda addaa waliin makuunis ni danda'ama. Meeshaan faayaa kan qubaa maal jedhamaa?

Namoonni namoota humna hin qabne gargaaran namoota dadahboo fi humnaan of gargaaruu hin dandeenye bakka tokkotti mana ijaaranii galchuun namoonni tola ooltonni achitti gargaarsa taasisuuf. Dhaabbileen akkanaa madda galii eessaa argatuu?

Barsiiftuun kan baay'ee barsiiftuun fi dandeettii cimaa kan barsiisummaa irratti kan qabuudha. barsiistuun kun gabatee gurraachaa irratti barreessuudhaaf kan barsiisaa kan jirtuu fi namoota barachaa jiran faara tolaadhaan ykn miira gammachuu agarsiisaa kan barsiisaa kan jirtuudha.

Bara kana bakka hedduutti dargaggoonni hedduun gareen gurmaa'uun beelladoota horsiisuu fi furdisuu irratti bobba'uun carraa hojii uummataa jiru. Shakkii tokko malee namoonni as hojjatan kun loon kanarraa bu'aa gaarii argatu.

Namoonni kunneen uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffatanii lameen isaaniyyuu daa'ima harkatti qabatanii wal cinaa ta'aanii kan yoo ta'u uffanni isaan uffatan halluu akka gurraacha, keelloo fi kanneen biroo of keessaa qaba

Boqqoolloo namni facaasee lafa bal'aa irratti oomishuu fedhu tokko biqilaa kanaaf kunuunsa addaa taasisuufii qaba. Daa'imummaa isaarraa eegalee gaafa marge aramaan keessatti akka hin margine shoggoramuu qaba. Biqilaa kana akkamiin shoggorraa?

Namoonni kunneen namoota siyaasaa yoo ta'aan maqaan isaanii Hayilemaariyam Dassaaleny mootummaa Itiyoophiyaa duraanii fi Dr. Abiyi Ahimeed mootummaa Itiyoophiyaa ammaa yoo ta'aan alaabaa wal harkaa fuudhaa jiru. Isaan lameen uffata akkamii uffatanii jiru?

Biqiltuu magariisa kan taatee lafa onaa keessa qofa isa dhaabbate kan jiru kan nutti muldhisudha. Akkasumallee naannoo isaa kan jiru mukeeti gubatani lafa duwwaa kan ta'edha. Sabaaba maaliif mukti naannoo biqiltuu magarsiisa kana gubatani badan jette yaadda?

Dhugaatin kun gosoota dhugaatii lallaafaa keessaa isa tokko yoo ta'u maqaan isaa faantaa kan jedhamudha. Faantaan alkoolii waan of keessaa hin qabneef baayyisanii dhuguun fayyaa qaama namaa irratti miidhaa guddaa hin geessisu.

Bakka dhohiinsi volkaanoo jirutti lafa keessaa wanti akka abiddaa yeroo hundumaa ni boba'a. Abiddi isaas kan akka bishaaniitti yaa'uu fi dhagaa bulbulame kan qabu. Wanti Kun keessattuu lubbu qabeeyyii baay'ee huba.

Meeshaa sibiilaa halluu aluminiyeemii qabuudha. Meeshaan kun afaan isaa bal'aa kan ta'e fi qabannoo kan qabuudha. Meeshaaleen akkasii wantoota adda addaa itti kuusuuf tajaajilu. Meeshaan kun mana qalama halluu adii dibamee keessa jira.

Harreen beelladoota manaa kotte duudaa ta'aan keessaa isaa tokko yoo ta'u yeroo baayyee geejjibaaf kan ooludha. Harreen kun ba'aa margaa baatee marga dheedhaa kan jiru yoo ta'u iddoo inni jiru kana qamadiin jira.

Namoonni kun mana ijaarsa abbaa Gadaan keessatti waaqa ykn uumaa isaa waaqeffachaa kan jiran ykn waaqa isaanii kadhachaa kan jiraniidha. manni kun bakka namoonni nama wal lole ykn walitti buhe wal araarsuudha. Manni abbaa Gadaan kun halluu sadiin dibamee kan jirudha.

Bakkeewwan bashannanaa fi lafa ol ka'oo kan namni baay'een deemanii daawwatan keessa namoonni kallattii itti toletti adeemu. Keessattuu lafti isaa ol ka'iinsa guddaa qabaannaan nama muraasa malee hundi ol hin bahu.

Iddoo kanarraa kan argaa jirru suuraa konkolaattonni hedduun buufata isaanii keessa dhaabbachaa jiraniidha. Akkasumallee namoonni hedduun naannoo konkolaataa kanaa jiru. Buufanni konkolaataa iddoo kanatti argamaa jiru kun magaala kamitti argama?

Bakka kanatti kan argaa jirru suuraa taphattuu cimtuu mooraa kubbaa miillaa dubartootaa kan Chelsiiti. Taphattuun kun yeroo dhiyoo keessa gara Chelsii deemte. Taphattuun kun lammummaan ishee kan biyya keenya Itiyoopiyaati. Maqaan taphattuu gameettii eenyu?

Callaan yeroo lafa qonnaa irraa sassaabamu abbootii qabeenyichaatiin walitti qabamee gara bakka kuusaatti geeffamee kaa'ama. Yeroo dheeraadhaaf akka taa'uufis qorichoota garaa garaa keessa kaa'uudhaan tursiifama. Midhaan kana dafanii gabaatti baasuu dhiisuun qonnaan bultoota maalfayyada?

Bishaan bifa laggeen qofaan kan argamu osoo hin taane, bifa haroo nam tolchee fi haroo uumamaanis ni argama. Namichi kun haroo kanatti utaaluuf qophaa'ee jira. Haroo uumamaa daakuun ni eeyyamamaa?

Dargaggoon kun farda faaya halluu diimaan faayame yaabbatee kan jiru yoo ta'u iddoo inni jiru marga lalisaa fi mukkeen gurgudootu jira. Fardi beellada manaa yeroo baayyee geejjibaaf kan oolu dha.

Dhukkuboota tasa nama qabanii lubbuu dhala namaa dabarsuuf kan hojjetu Ogeessa fayyaa yaala irratti argamu argina. Ogeessi fayyaa yaala baqaqsaa kan taasisu, gorsa fayyaa kan namaaf kennuu fi kanneen biroo namaa dalagudha.

Dubaroonni dhaabbataadhaan jireenya isaanii akka ogummaa ittiin jiraatanii godhanii sirbaa fi shubbisa godhatanii jiraatan ni jiru. Isaanis dandeettii aartii cimaa kan qabanii fi gosoota dhiichisaa kan naannolee hedduu beeku. Shaggooyyee fi dhiichisa maaltu adda godhaa?

Yeroo rakkoon bulchiinsa gaarii biyya tokko tokko keessatti uumamu qaamoleen nageenyaa tasgabbii uumuudhaaf dirqama qabu. Akka hin miidhamneefis kan gochuu qaban namoota lola kaasan sana karaa nagaa tasagabbiin akka deebi'an gochuudha.

Namoonni sirban gaafa nama sirbituu sirba isaaniif baasuuf gargaarsa taasisan bakkeewwan adda addaa deemanii hojjachuu barbaachisa. Dhugaan ganamuu hin qabne jarri kun bakka miidhagaa kan sirba nama sanaa bareechu barbaadu.

Manneen jireenyaa kan namoota baadiyyaa tokko tokkoo baay'ee nama hawwata. Mana isaanii qorqoorroo osoo hin ta'iin wanta akka daasii salphaatti ijaarratanii gubbaarra marga haamanii naqu. Margi mana ajjeeruuf ni oolaa?

Konkoolaata baay'ee bareedu yeroo baay'ee namoonni itti imaaluudhaf konkoolaata baay'ee filatan yemmu ta'u, karaa dheeraa kan ittin deemu konkoolaata danda'anidha. Faayidaa inni dhala namaaf qabu keessa yeroo baay'ee yeroo gabaabduu fi sa'aatii murtoofte keessatti bakka yaadaniin nama ga'u kan danda'udha.

Balfa garaagaraa magaalaa keessaa walitti qabamee konkolaataatti fe'amaa jiruufi namoota karaarra deemuun kana qulqulleessuu irratti argaman arginaa. Balfi naannoo magaalaatti baayinaan argamaa keessumaa qarqara daandii irratti seeraan gatamuun argamaa. Baayinni nama magaalaa jiraatuu qulqullina magaalaa irratti dhiibbaa akkamii qabaa ?

Namoonni baadiyyaa haala adda ta'een namoota magaalaa caalaa lafa bal'aa kan qotiisaa hedduu qabu. Lafti qotiisaa Kunis biqilaa gosa barbaadan tokko bal'inaan oomishuuf ni oola. Lafa bal'aa qabaachuun garuu akkam carroomuudha

Uummanni bal'aan gaafa naannoo tokkotti aadaa uummata bal'aa waliin bahee kabaju namoonni hedduun isaan kaan ni sirbu isaan kaan ni taphatu. Haalli ittiin sirbanis akkuma itti tolettidha. Asitti seera sirbaa eeguun dirqamaa?

Mana jireenyaa nama kamiiyyuu keessa teessoowwan kan meeshaa irra kaaawwatan kan dalgee fi teessoon namni irra taa'u jiraachuu qaba. Teessoon irra taa'an hirkoo qabaachuu dhabuus mala. Isa hirkoo qabu moo hin qabne wayyaa?

Bakki kun bakka itti namni dubbisaaf itti tajaajilamudha. Bakki dubbisaa kunis hedduu bareedee dubbisaaf akka baay'ee nama hawwatutti kan qophaa'ee jirudha. Bakka kanattis kitaaboleen garaa garaa akkasumallee barruuleen dubbisaaf tajaajilu ni mul'ata.

Gaazexaan odeeffannooo wayitaawwaa namoota biraan kan ga'udha. Gaazexaan kun bara haaraa kan jedhuun ergaa waa'ee muummichi ministeera Itoophiyaa Dookter Abiyyi Ahmed dabarsanii kan nutti himudha. Abiyyi Ahmed garee badhaadhinaan hoogganamu.

Fakkii dubartoonni lama tokko rifeensa haddattee tokko immoo dheeraffattee jirtutu mul'achaa jira. Dubartoonni kun fuula isaanii irratti waa dibatanii jiru. Dubartoonni kunniin uffata adii uffachuun isaanii kun aadaa agarsiisaa jirumoo waan biraadha?

Barruulee fi maxxansoonni xixiqqoon kan namoota aadaa fi duudhaa Saba oromoo barsiisuun kophaatti barreeffama ni jiru. Isaanis kan akka oduu durii , mammaaksa, jechamootaa fi geerarsa of keessaa qabu. Kun dhugaatti guddina afaaniif ni gumaacha.

Harreen diidaa baay'ee miidhagduudha. Bifti uumamaan kennameef halluun Adiifi Gurraachi sassararamanii qaama isheerra toora galanii jiran bobboca ogeessi kuule fakkaata. Iddoo jireenya isaaniittis simboo gochuun daawwattoota hawwachuun raajii uumamaa ta'anii jiraatu. Kana malees madda galii ta'ii biyya fayyadu. Haata'u malee harreen diidaa maalsoorratti?

Fakkii kuduraa maqaan isaa Maangoo jedhamuutu jira. Maangoon kun halluu magariisa kan qabu yemmuu ta'u meeshaa aadaa harkaan hodhame keessa jira. Maangoon kun bocni isaa booca danaa geengoo fakkaatee jira.

Faaya quba fi funyaani kan ta'e yeroo inni funyaan namoota fi gurra isheetti faayamte jirtudha. Akkuma kanallee faayi quba harkaa kun baay'ee kan bareeduu fi baay'ee kan namatti toludha. Faayidan isaas jaakalleewwan laman waadaa fi sirna gaa'eela kan ittin geggeffatanidha.

Namoonni kun lamaan walitti adeemaa dhufanii osoo wal bira hin gahiin dhaabbachaa kan jiraniidha. namoonni kun lamaan saalaan dhalaa kan tahaaniidha. intalli isheen tokko uffannaa adii qolooloo kan fakkaatu uffattee kan jirtuudha. intalli isheen tokko ammoo kootii gad dheeraa uffattee jirti.

Saafaariikoom dhaabbata miti mootummaa Itoophiyaa keessatti sarara neetoorkii diriirsuun uummata fayyadamaa taasisee ofiifis fayyadamaa ta'aa jirudha. Dhaabbanni kun oomisha isaa babal'ifachuudhaan miseensa isaa baay'ifachuu irratti argama. Sababni isaa saffisni neetoorkii isaa baay'ee guddaa waanta'eefidha. Sarara kana bitattanii itti fayyadamaa jirtuu?

Bakkeewwan bashannanaa haroowwan bukkeetti ijaaramuun bakka haaragalfii addaa dhala namaatiif uuma. Kana bira darbees ajaa'ibsiifannaa uumamaa uumuun boqonnaa sammuu uuma. Warreen Ijaarsa kana irratti bobba'aniifis madda galii filatamsadha. Bakkeewwan bashannanaa naannoo keenyaa haala kamiin kunuunsuu qabna?

Meeshan qilleensaa yookaan gaasii kan nuti ittiin gaazii qilleensa kana ittiin sukkuumnuu fi dhiibbaa cimaa irratti raawwachuun gaasota sibiilaa fi siliindarii keessaa baafnudha. Teekinooloojii kanatti fayyadamuu danda'uu namaa na ajaa'ibsiifadha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa saamunaa yoo ta'u, saamunaan kunis 'Sky' jedhamuun hawaasa biratti beekama. Akkuma suuraa irratti arginu saamunaan kun lafa kaahamee argama. Saamunaan kunis uffata ittiin miiccachuuf nu gargaara.

Aannan gaafa raafamu keessa isaatii kan baafamuu fi ittoo jedhamee kan beekamu halluu adii fi kan bareeduu fi nyaachuufis nama hawwata. Nyaatni Kun addatti fayyummaa namaatiif baay'ee gumaacha kan qabudha.

Iddoon kun lafa olka'aa marga lalisaa fi mukkeen bosonaan uwwifame yoo ta'u baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha. mukkeen bosonaa fi margi jijjiirama qilleensaa fi harama biyyee hir'isu keessatti gahee guddaa qabu.

Dhaabbanni Itoophiyaa keessatti dhaabbilee dhugaatii keessattuu kan biiraa hedduu of jalatti to'atu kan "BGI" jedhamu beekamaadha. Innis dhaabbilee hedduu kan dhugaatii oomishan of jalaa qaba. Dhaabbanni kun dameelee meeqa qaba?

Teessoo, teessoolee lamatu asirratti argamaa jira . Teessoon kun teessoo namni irra taa'uuf itti fayyadamu yoo taatuu, teessoon kun ammoo kan inni hojjatamu muka irraati. Teesoon kun luka sadi qaba.

Bosonaafi bineensota bosonaa, lafti kun lafa gammoojii fi lafa bosonaati. Bosona yookaan lafa gammoojjii kana keessa ammoo dhala nama otoo hin taane bineensota gosa gara garaatu jiraata. Mukeen gurguddaanis jiru.

Konkolaataan meeshaalee fe'iisaa gurguddaa baachuun biyyaa biyyatti adeeman kanneen dandeettii meeshaalee hedduu baachuu qabanii fi yeroo tokko tokko gubbaa isaaniitti waan akka sharaa ni haguugamu. Sababiin haguugamuu isaaniis dhugumatti waa dhoksuufi.

Bishaan kun humnaan gaara irraa kan gadi bu'aa jiru yeroo ta'u naannoo akkasii yeroo baay'ee namoonni hiriyoota isaanii waliin ta'uun bashannanaaf kan deemanidha. Naannoon bishaan kanaas biqiloota halluu magariisa qabaniin kan haguugamee jirudha.

Dibatni isnee'il jedhamu gosoota dibataa jiran keessa tokko ta'ee biqiltoota garaagaraa irraa kan oomishamudha. dibanni kun kan dibatamu gogaa, akkasumas rifeensa mataatiif akkaan barbaachisaadha wanti adda isaa taasisu rifeensa mataa keenya akkaan guddisuufi laaffisuudha.

Iddoo gabaa kana galteewwan nyaataa kanneen akka raafuu fi qaaraa kan jedhaman gurgurtaaf qophaa'anii jiru. Raafuuu fi qaaraan fayyaa qaama namaa eegu fi dhukkuba garaa garaa ittisuu keessatti gahee guddaa kan qabanidha.

Federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa atileetota garaagaraa yeroo yeroodhaan laanjisee eebbisiisa. Atileetonni kunis dandeettii isaanii irratti hundaa'uun naannolee adda addaa irraa walitti funaanuun akka gahumsa injifannoo fiduu danda'anitti leenjifamu. Ulaagaan ittiin kilaba kana galan maali?

Suuraa Paappaasii guddicha biyya Itiyoopiyaati. Phaaphaasiin kun kaabbaa halluu gurraacha qabu mataa isaniitti godhatanii jiru. Areedni Phaaphaasii kanaa baay'ee dheeratee jira. Akkasumallee suuraan nama haguugduu funyaanii godhatee jiru tokko jira.

Namni kun, nama uffata haalluuwwan garaa garaa qaban uffatee fi koobii guddaa haalluu diimaa qabu uffatee osoo sirbaa jiruu mul'atuu dha. Namni kun, rifeensa isaa dheeresseera. Namni kun, maqaan isaa eenyu fi hojiiwwan akka kamiitin beekama?

Fakkii gamoo guddaa baankii Hawwaash kan ta'eedha. Gamoon kun danaa adda addaa kan qabu yemmuu ta'u, halluuwwan adda addaan dibamee jira. Akkasumallee naannoo gamoo kanaatti biqiltuun magariisni tokko jigee ciisaa jira.

Dubartoota baay'ee yeroo isaan gurgurtaa qinxaaboo kan ta'e zayitii wal_irraa bita jiran kan nutti agarsiisuudha. Dubartoonni kun uffata aadaa naannoo isaaniitin faayamani kan jiranidha. Dubartoonni kun hararoota yemmu ta'aan bakki isaan itti argaman kunimmo gabaa keessattidha?

Miidhagina naannoo dabaluudhaaf kanneen fayyadan keessaa tokko bakkeewwan bashannanaa keessattis hojii irra oolaa kan jiru. Bishaan boonbaa qindeeffamee gara samiitti ol fincaa'udha. Waanti kun namoota baay'eedhaaf gammachuu guddaa dabaluudhaan beekama .Dhiibbaan inni qabummoo maalidha?

Namoonni kunneen uffata aadaa saba oromoo uffatanii kan jiran yoo ta'u harka isaanitti marga jiidhaa fi abaaboo qabanii jiru. Uffanni isaanii halluu akka diimaa, adii, gurraacha of keessaa qaba. Faayidaan uffata aadaa maalidha?

Meeshaan muka irraa hojjatame kun, siree ciisichaati. Meesaan kun, meeshaa durii yoo ta'u, dizaayinii bareedaa kan qabuu fi haalluu diimaa gurraacha diimaa kan dibamee dha. Adeemsi fi haalli sireen mukaa ittiin hojjatamu maal fakkaata?

Dargaggoota walitti bahanii tapha uleen dhiichisaa fi sirbaa jiran. Uffata aadaan miidhaganii daandii lafa qonnaa gidduun jiru irra taphachaa jiru. Dargaggoonni akkasitti miidhaganii jiran kun hamaamota warra walfuudhan galchuuf deeman fakkaatu. Dargaggeessi yeroo akkam akkamii taphata?

Fakkii kana irraa kan argaa jirru daa'immaan baay'een mana barnootaa keessatti harka wal qabatanii tapha aadaa ijoolleen taphattu 'asiin nabaasi' jedhu taphachaa jiru. Barsiistuun barattoota gidduu dhaabbattee maal gorsaa jirti?

Nama guddaa farda kooraa fi mi'a isaatiin faayamee jiru fuuldura irratti argina. Namichi kunis uffata adii uffatee, alangaa isaa harka mmirgaatti qabatee argama. Dudduba isaattin immoo namoota baay'ee isaanis farda yaabbatanii jiran argina.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa konkolaataa ti. Konkolaataan kun immoo konkolaataa maqaan ishee Bajaajii jedhamtuun beekkamtu dha. Konkolaataan kun miila sadi qabdi. Halluunshee kan akkamiiti?

Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u barreeffama afaan oromoon barreeffame federeeshinii kubbaa saaphanaa godina shawaa lixaa jedhu of irraa kan qabudha. Loogoon kun halluu akka cuquliisa, keelloo, diimaa fi gurraacha of irraa qaba.

simbirroowwan halluu garaagaraa qaban keessaa simbirri baay'ee xiqqoo taatee afaan ishee qaraa fi golboo ta'ee halluu cuquliisa qabdu baay'ee miidhagdi. Halluun ishee kunis mudhii gaditti magaaladha. Halluu magariisa qabaachuun baay'ee ishee miidhagse.

Naannoo lafa gabaa bittaa fi gurgurtaan bifa ho'aan geggeeffamu yoo ta'u, naannoo kanattis namoota hedduu asii fi achi deemaa jiran arguu dandeenya. Naannoo lafa gabaa kanattis meeshaalee kanneen akka kubbaa, afuuffeefaa arguu dandeenya.

Dhakaa duraata yeroo baay'ee raadiyoo ,baatirii, fi kanneen kana fakkatanitti gargaaramuuf kan nu faayyadu yemmu ta'u, yeroo baay'ee gara baadiyaatti namoonni kan itti gargaaramanidha. Dhakaan kun akka naannoo keessanitti Maqaa bira kan qabu jira?

Shaamarran hedduun Qeensa isaaniitiif bakka guddaa laatu. Qeensa isaanii kana miidhagfachuudhaaf dhiqatanii halluu garaa garaa dibatanii ittiin miidhagu. Akkasumas warreen Qeensi isaanii rakkoo qabu Qeensa namtolchee bitatanii ittiin faayamu. Kunis yeroo baay'ee sagantaan adda addaa yeroo jiru hojii irra oola.

Gaazixeessa kan ta'e yeroo inni oduu hawaasaf dabarsaa jiru kan nutti agarsiisuudha. gaazixeessaan kun uffata suufiitin faayamee bareede yeroo inni oduu dabarsaa jiru argina. Akkuma kanallee faayidaan gaazixeessan kun qabu keessa oduu haarawaa ta'ee gurraa hawaasa keessa buusudha.

Manni kun qorqoorro halluu magariisa qabu irraa kan ijaarame yoo ta'u halluu alaabaa abbaa Gadaa kan ta'e wal duraa duuban gurraacha, diimaa fi adii of irraa qaba. Fayidaan manaa maalidha?

Kitaabni kun kitaaba afaan oromoon barreeffame yoo ta'u mata dureen isaa Edanas kan jedhudha. Namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Roobinaa nama jedhamu yoo ta'u qola kitaaba kanaa irra abaaboon halluu diimaa qabu jira.

Barjaa aannan fayyaaf jedhu kan maqaan moggaasa isaa Shoolaa ta'edha. Aannan dhangala'aa mucha saawwanii keessaa argamu kan fayyummaaf akkasumas jabeenya qaama keenyaaf daran murteessaa ta'edha. Kana malees aannan gurguramuun madda galii guddaa kan argamsiisudha.

Bassoon gosa dhugaatiiti. Dhugaatiin kun Garbuu irraa kan qophaa'u ta'uu isaatiin fudhatama guddaa argachaa kan jirudha. Sababni isaas Garbuun nyaata humna dabaludha jedhamee amanama. Gabaa keessattis fudhatama guddaa qabaachuudhaan beekama. Gatiin gurgurtaa isaas madaalawaa waanta'eef fayyadamtoonni bitachuuf salphaadha.

Birziin dhugaatiiwwaan mala aadaatin qopheeffamu keessaa isa tokko ta'ee kan mi'aa addaa fii bifa keelloo qabudha. Birziin kan inni irraa hojjetamu ykn qopheeffamu dammaa fii bishaan qulqulluu irraa ta'ee biyya keenya Itoophiyaa keessatti illee beekamaadha.

Namoota baay'ee yeroo isaan uffata akja tuuttaa uffatani akkuma kanalle namoonni muraasni fuula isaani haguugduu funyaanidhan haguuggatani jiran argina. Namoonni kunis qaamoolee nageenya kan ta'an yemmuu ta'u, poolisii oroomiyaa fi milishaa gandaati.

Muka ibsaa yookaan daddabarsa humna ibsaa argaa kam jirru dha. Mukti ibsaa kun ibsaa madda isaa yookaan bakka ka'umsa isaa irraa fuudhee akka bakka biraa geessuuf kan nu tajaajilu dha.

Manneen barnootaa keessatti barsiisonni gaafa barataa isaanii barsiisan ijoollee isaanii sirriitti qabachuu qabu. Kunis yaadaan akka isaan barsiisaa sana hordofanii fi waan inni barsiisaa jiru akka beekaniifi. Akkamiin barsiisaa hordofuu?

Meeshaa ammayyaa aannan haadha waatii keessaa elmuuf fayyaduudha. Meeshaan kun al tokkotti sa'a afur elmuuf gargaara. Meeshichi golollee kan qabu ta'ee mataa isaa irraa waan halluu gurraacha qabu kan mucha sa'aatti ka'aan qaba.

Oromoon harargee aadaa boonsaa qabaachuudhaan beekama. Uummanni kun keessumaa aadaa uffannaa baay'ee miidhagaa ta'e qaba. Kana irraa kan ka'e namoonni godinichaa huccuu isaanii kanaan yeroo faayamanii deeman baay'ee irraa bareeda. Qabeenya Oromoo ta'uu isaaniis sabboonummaadhaan beeksifatu.

Daa'imman kunneen uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffatanii harka wal qabatanii kan jiran yoo ta'u duuba isaanii mukkeen baala qaban jiru. Uffaanni isaan uffatan halluu alaabaa Itiyoophiyaa of irraa qaba. Uffanni aadaa kun maal irraa hojjetama?

Gabaa keessatti namoonni gurguran keessaa kanneen akka fuduraalee fi kuduraaleen gosa adda addaa bakka tokkotti waliin gabaaf dhiyaatanidha. Namoonni kana gurguranis dandeettii fi tooftaalee adda addaa namoota fayyadamuu danda'an ta'uu qaba.

Maatii waliin nyaata nyaachaa jiran argaa jirra . Maatiin kun baayyinni isaanii muraasa yoo ta'an isaanis nama shan qofaadha. Haadha, abbaa fi ijoollee sadii dha. Ijoollee dubaraa lamaafi dhiira tokkodha.

Muduraa fi kuduraan fayyummaa qaama keenyaaf baay'ee barbaachisoodha. Isaan kun nyaata ittoo keessatti argamanii dhamdhama nyaataa daran fooyyessanidha. Qullubbii adii, qullubbii diimaa, timaatimii, qaaraa, kaarotii, mosee fi kanneen biroon ni argamu.

Saawwan baay'een yeroo elmaman gaadi'amanii malee ofitti nama hinbutani. Kanaaf hawaasni keenya tooftaa kana fayyadamuudhaan sa'a amala baddee yeroo elman nama dhiittu gaadi'ee elmata. Haata'u malee yeroo baay'ee dubartootatu elma. Dhiirri sa'a elmuu irraa maaliif ofqusata?

Iddoon kun lafa olka'aa mana jireenya qorqoorroo fi marga citaa irraa ijaarame qabatee kan jiru yoo ta'u isaa gaditti loowwan marga dheedhaa jiran ni jiru. manni akkanaa yeroo baayyee baadiyaa keessatti ijaarama.

Akka saayinsiitti Haraqeen mala ittiin hojjetamu qaba. Malli kun akka aadaattis hojii irra ooluudhaan haadholiin keenya baay'inaan baasu. Haata'u malee meeshaafi midhaan ittiin qophaa'u filatamaadha. Haalli ittiin hojjetamus abiddaan waanta'eef aarri isaa rakkoo fayyaaf nama saaxila. Namoonni hojii kana hojjetan hammam fayyadamoodha?

Magaalaa gurguddaa kan akka Finfinnee bakka daldalaa isaanii keessatti namnii fi konkolaataan waan baay'ataniif namni aka barbaadetti socho'uuf ni rakkata. Kunis sababa daandiin konkolaataan cufamuufi. Bakka akkanaatti maaliif mootummaan seera hin baasuu?

Namoonni lama dhiiraa fi dubartiin wal haammachaa kan jiranidha. Namichii tokko immoo taa'ee harka rukutaa kan jirudha. Namoonni yeroo baay'ee sababa garagaraaf wal haammatu. Namoonni kun lamaan sababa maaliitif wal haammachaa jiru?

Bakka gurgurtaa meeshaalee mana keessa kanneen akka baattuu biddeena, uffata aadaa, fi qinxaaboo garaagaraa kan ta'eetu nutti argama. Akkuma kanallee wantoota akka miidhan nyaata fi wantoota dhala namaf in gargaara jedhaani yaadantu mudhata.

Meeshaan kun nyaata gosa garaa garaa kanneen akka ittoo missiraa, raafuu, kan ittiin qabatanii nyaatan buddeen, moosee, qaaraa, hundee diimaa fi kanneen biroo nyaataf qophaa'ee qabatee jira. Faayidaan nyaata kanneenii maalidha?

Kopheewwan lafarraa ol ka'iinsa guddaa hin qabne yeroo baay'ee kan hidhataman namoota dargaggoon akkasumas waqtiilee irratti hundaa'uudhaani. Kunis Ganna bishaan Akka namatti hin nam'ine dheeraa barbaachisaa. Kophee gabaabaa akkamiin oomishuu?

Manneen jireenyaa kan baadiyyaa Itoophiyaa keessaa yoo ilaalle, manneen jireenyaa mooraa keessatti kan lamaan ijaaramanii fi naannoo manneen sanaa immoo cidii midhaan irraa dhahamee fi kan nyaata looniif kaa'amee qophaa'edha.

Kophee baay'ee bareedu yeroo baay'ee namoonni danuun godhatani kan deeman yemmu ta'u, kopheen kunis adii kan ta'edha. Akkuma kanallee qilleensi keessa kophee kana seenuu kan danda'udha. yeroo baay'ee kophee kana, kan godhatu hararootadha. Gatiin kophee kana meeqa jettani tilmaamtu?

Iddoo kun iddoo nyaanni addaa addaa itti gurguramuudha ykn mana nyaanni keessatti hojjetamuudha. Akkasumallee iddoo kanatti waan nuti argaa jirru kun teessuma addaa addaa kanneen akka teessuma taa'umsaa fi teessuma nyaata irratti nyaatantu jira. Teessumni nyaata irratti nyaatan kun mooraa adii qaba.

Manguddoota baay'ee gurguddoo kan ta'aan yeroo isaan gaabiidhan faayamani ulee okkoo ta'e qabatani dhaabbachaa jiran kan nutti agarsiisuudha. Akkuma kanallee manguddoonni kun yeroo isaan walii wajjin mari'acha jiran nutti agarsiisa. Manguddoonni akka biyyattis baay'ee barbaachisa.

Waajjira hojii mootummaa keessatti haala mijataa hojjataa sanaaf uumuuf jecha manni isaa bal'aa fi nama hawwatu kan keessa isaatti immoo meeshaalee hojiin guutamee qaba. Meeshaaleen mana hojii mootummaa mijataa keessa jiraachuu qaban kam fa'aa?

Daa'ima mana barnootaa oolmaa daa'immanii dura dhaabbatee jiru. Manni barnootaa oolmaa daa'immanii bakka daa'imman itti kunuunfamanii fi eegaman akkasumas barnoota sadarkaa tokkoon duraa bakka itti baratanidha. Daa'imman abdii egeree biyya tokkoo waan ta'aniif barnoota qulqullina qabu argachuu qabu.

Kabajni guyyaa dhalootaa akka maatiitti hawwii guddaadhaan kan eegamudha. Haatiifi abbaan ijoollee isaanii gammachiisuuf walii galanii waantota hedduu qopheessuun guyyicha kabaju. Injoolleenis uffata gaafa sanaaf bitameef uffatanii gammachuu isaanii mul'ifatu. Kabajni guyyaa dhalootaa kun barbaachisaadhaa?

Kitaabni kun kitaaba amantii islaamaa yoo ta'u maqaan isaa quraana jedhama. Hordoftoonni amantii islaamaa musliima jedhamun kan beekaman yoo ta'u amantii isaanii baruf kitaaba quraana jedhamu kana kan fayyadamani dha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa sireeti. Sireen kun ammoo siree baayyee miidhagaa fi siree mukaa fi sibiila irraa hojjata media. Firaashiinis siree kanarra kan jirudha.

Meeshaa ammayyaa ta'ee nyaata ittiin bilcheessuuf namoonni kan itti fayyadamaniidha. Meeshaan kun humna ibsaa elektirikii fayyadamee tajaajila kenna. Meeshaan kun 'chaarjeerii' dheeraa halluu gurraacha qabu ofirraa qaba. maqaan meeshaa kanaa maal jedhamee waamama?

Qullubbii diimaa, lafa kanatti ammoo wanti argaa jirru oomisha dha. Oomishni kun ammoo ooyiruu irratti kan argamudha. Oomishni nuti oyiruu irratti argaa jirru kun ammoo maqaan isaa qullubbii diimaa jedhama.

Yeroo hedduu gaafa beelofnu yookiin hanqinni nyaataa nu mudatu kan suuqii irraa binnee nyaannu nyaata gogaa cornaaqqee jedhamuun fi innis zayitaa fi daakuu dabaluun hojjatama. Cornaaqqee nyaattee beektaa? Dhamdhamni isaa maali?

Biiroon aadaa fi turizimii oromiyaa dhaabbata guddaa mootummaan naannoo oromiyaa qabdu keessaa tokko ta'ee kan loogoon isaa halluuwwan cuquliisa, magariisaa fi muka odaa of keessaa qabudha. Bocni isaa fi loogoon sun baay'ee nama marara.

Ispoortiin gosa sochii qaamaa kan fayyummaa qaama keenyaaf barbaachisaa ta'ee fi gaafa dhibeen wayii nama qabnellee dhibee ittisudha. Keessumaa fiigichi dhukkuboota akka qufaan kana fa'aa salphaatti namarraa kan balleessuu danda'udha.

Bunni namoota hedduudhaan dhugaatii filatamaadha. Haata'u malee yeroo oomisha isaa ofeeggannoo guddaa barbaada. Kana jechuun Buna qulqullina qabu gabaadhaaf dhiyeessuuf yeroo funaanamu isa diimate qofa sassaabuun dirqama oomishtootaati. Kana ta'uu baannaan gatiin isaa gadi bu'a. Itoophiyaan oomisha Bunaa irraa faayidaa akkamii argachaa jirti?

Dibataa fi saamunaa dhangala'oo maqaan isaa afaan Ingiliffaan "Shampoo" jedhamu kan kuufamanii jiran argina. Dibatoonni kunneen guddina rifeensa dhala namaaf gaariidha. Saamunaan dhangala'oo ta'an kunneen immoo qulqullina rifeensa keenyaaf barbaachisoodha.

Sireen bakka boqonnaa ilma namaati jechuun ni danda'ama. Ilmi namaa deemaa ooleen, dalagaa oolee galgala mana galee siree isaa irratti kan haara galfatu. Qulqulliinni siree nama tokko murteessaadha hirriba gahaa ciisuudhaaf.

Isaan kunneen dargaggoota, dhiirotaafi shamarran waltajjii irratti shubbisaa jiraniidha. Shubbistoonni kunneen uffata aadaa uffatanii jiru. Waltajjicha irra weellisaafi taphattoonni meeshaan jiru. Namoonni kaan immoo saganticha hordofaa jiru. Uffatni aadaa shubbistoonni uffatanii jiran kan saba kamiiti?

Soofaan meeshaa mana keessaa irra taa'uuf fayyadudha. Meeshaan kun aaragalfii namootaaf mijataadha. Kana malees bakkeewwan bashannanaa keessatti akka bohaartiittis fayyadaa jira. Haata'u malee Soofaa bituuf gatiin isaa qaala'aa waanta'eef mana nama hundaatti hinargamu. Soofaan maal irraa hojjetama?

Daandiin konkolaataa walitti hidhaminsa uummataatiif baay'ee fayyada. Daandiin hinjiru taanaan diinagdeen biyya tokkoo harkifataa ta'a. Kanaaf mootummaan xiyyeeffannaa guddaadhaan dhimma kana irratti hojjeta. Yeroo ammaa kana immoo daandiin saffisaa hojjetamaa jiru; Balaa tiraafikaa hanbisuu irrattis qooda guddaa qaba. Daandiin konkolaataa maal-irraa hojjetama?

Obbo Baqqalaa Garbaa namni jedhamu nama waggoota dheeraa duraa eegaluun siyaasaa Oromoo keessatti hirmaataa turee fi innis barsiisaa afaanii kan yuunivarsiitii Finfinnee ture. Innis fi gareen isaa siyaasa haala gaariin adeemsisaa turan.

Jimaan gosoota oomisha qonnaa keessaa tokko ta'ee kan baalli isaa nyaatamuu fi yeroo yeroodhaan kan margudha. Wanti kun yeroo nyaatamu baay'ee kan nama maraqqansiisuu fi yeroodhaaf nama dammaqaa nama godha.

Daa'imman guddisuudhaaf maatiin Daa'immanii waanta baay'ee gochuudhaan beekamu. Fakkeenyaaf nyaata dabalataa suuqiiwwan irraa bitamu bitaniifii Daa'imman isaanii sooruudhaan guddifatu. Kana jechuun dhugaatii kan akka Aannan Saamsamee gurguramu fa'aa warra adda dureedha. Daa'imman kana argatanis baay'ee fayyadamoodha.

Namoota hojii irra jiran argaa jirra namoonni kunneen namoota hojii qonnaa irra jiranidha. namoonni kunneen namoota midhaan dhahaa yookaan galabaa fi callaa gargar baasaa jiranidha. Isaanis gargaarsa maashiniitiin gargar baasaa jiru.

Kun kophee namni keewwachuuf fayyadudha. Kopheen kun gogaawwan adda adda irraa hojjetame. Kophee jaallatamaa fi qulqullina olaana qabuudha. Kopheen kunis caalmaatti yeroo rooba keewwatama. Haalli omisha caammaa kana maal fakkaata?

Kunneen gosa allaattiiwwanii haroo ciisu irra deemaa jiraniidha. Haroo kun baay'ee bal'aa kan ta'eefi lafa ol ka'aa yookiin gaaraan marfamee kan jiruudha. Allaattiiwwan kunneen immoo hojjaa dheeraa kan qaban ta'anii, baay'ee heddummatu.

Weellisaa hangafa, abbaa sirboota hedduu kan ta'e weellisaa Alii Birraa. Aliin umurii isaa ijoollummaa irraa kaasee hanga gaafa lubbuun addunyaa kana irraa darbuutti sirboota afaan Oromoo hedduun ergaa dhama qabu saba isaaf dabarsaa nama turedha.

Maatiin tokko haadha, abbaa fi ijoollee dhiiraa fi dubaraa of keessaa kan qabuu fi haatii fi abbaan maatii tokkoof bu'uuradha. Guutumaan guutuutti maatiin haatii fi abbaan gaarii ta'an naamusa gaariin guddatu.

Bakka kana kan jiru suuraa dubartii dibata adii fuula isheetti dibattee jirtuuti. Akkasumas gara bitaan saamunaan ilkaanii ta'aa jira. Karaa mirgaan illee dibati mataa kan mataan isaa halluu cuquliisa qabu jira.

Kophee baay'ee miidhagu fi baay'ee ija namattille tolu yeroo baay'ee kophee kana dargaggoonni godhatani kan deemanidha. Faayidaan kophee kanas miilla nama irra balaan akka hin geenye eeguudhaf kan nu gargaaru fi baay'ee kan fayyadudha.

Raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa nageenya biyyattii eeguuf ciminaan hojjechuu irratti argamu. Humni addaa waraanaa kunneen diina yookiin shororkeessitoota nageenya hawaasaa jeeqan lolaa jiru. Isaanis meeshaa fagootti rukutuun kan waraanaa jiranidha.

Mana keenya cinaatti kan ittiin biqilaa fi abaaboo naannoo manaatti guddifnu pilaasitkni ni jira. Pilaastika kanattis bakkuma taa'ee jirutti bishaan obaasu. Shakkii tokko malee biqilaan akkanaa mooraa jireenyaa keenya ni bareecha

Haayilasillaasee kan jedhamu bara durii keessa nama yeroo dheeraaf walitti fufiinsaan Itoophiyaa bulchaa turee fi bakka baay'eetti beekamaa ta'edha. Kan na ajaa'ibsiisu immoo Itoophiyaa bira darbee biyyoota alaatti beekamuu isaati.

Shubbistoota uffata aadaa uffatanii ulee qabatanii dhiichisaa jiran. Namoonni hedduunis duuba shubbistootaatiin faradoo yaabbatanii dhaabachaa jiru. Dirree lafa baadiyaa baay'ee miidhagaa ta'e kan mukeen baargamoon duubaan mul'atan argina. Faayidaan shubbisni sagalee sirbaaf qabu maali?

Dubartiin kun, uffata aadaa haalluu adii qabu uffattee, qabee caaccuu of irraa qabu buqqee irraa hojjatame qabattee fi callee mataa isheetti akkasumas morma isheetti kaawwattee mul'ati. Uffanni aadaan uffatte kun, kan kutaa Oromiyaa kamiiti?

Namoonni kun namoota warra adii ykn warra biyya alaa /biyya bakkee kan taa'aniidha. namoonni kun namoota bebbeekamoo ykn namoota barnootaan ykn beekumsaan iddoo guddaa kan jiraniidha. namoonni waltajjii ykn leenjii irratti argamanii hirmaachaa kan jiraniidha.

Bakka kanatti kan argaa jirru suuraa ijooleen muraasni uffata diimaa uffattee mana barumsaa keessa walii fi gadi deemaa jirtuudha. Naannoo ijoollee kanatti manni guddaan tokko argamaa jira. Ijooolleen kutaa meeqaffaa barachaa jiru?

Oduu simbirtuu miidiyaa hawaasa kan ta'e yeroo inni miidiyaadhaf ibsa kennu kan nutti agarsiisuudha. Namni kun uffanna suufiidhan faayame akkuma kanallee karaabata diima godhate yeroo inni haawaasaf oduu dabarsuu kan nuti arginudha.

Bosona magariisa kan ta'e baay'ee barreda fi baay'ee namatti kan tolu kan nutti agarsiisuudha. Akkuma kanallee bosonni kun lafa baay'ee baldhaa fi diriira ta'ee irratti kan argamudha. Bosonni kun eessatti argama jette yaadda?

Konkolaataan geejjiba lafa irraa kan hawwaasa danuu fi ba'aawwan garaa garaa bakkaa bakkatti sochoosuuf fayyadudha. Konkolaataan kun saffisaan adeemuun yeroo namootaa waan qusatuuf, guddina diinagdee namoota dhuunfaa yookiin gareef gaariidha.

Qaamoolee nageenya kan ta'an pooliisi oromiyaa kan ta'an yeroo isaan meeshaa muuziqaa kan hafuuran afuufamu, afuufa jiran kan nutti agarsiisuudha. meeshaan muuziqaa kun aadaa oromoo keesaatti yeroo baay'ee fudhatama gudda kan qabudha.

Intalli kun kan baay'ee miidhagduu Fi kan baay'ee Akka ajaa'ibaatti qalbii nama fuutu ykn qalbii nama hawwattudha. intalli dheertuu qal'oo diimtuu taatee rifeensi mataa ishee mormaa ishee irra darbee dugda ishee irraa kan gahuudha. intalli Kun maqaan ishee eenyuu jedhamti?

Mana dulloomaa kan baraa fi yeroo lakkoofiseeru argina. Manni kun dhagaa irraa kan ijaaramee jirudha. Naannoo magaalaatti kan argamu ta'uu isaa manneen baay'inaan achitti argaman irraa hubachuu kan dandeenyu dha.

Mana walitti tuuta'ee jiruufi namoota baayyinaan karaa irra deemaa jiran argina . namoonni kunneen namoota meeshaaleee gara garaa gurguraa jiranidha. Fakkeenyaaf kanneen akka uffata fi kanneen birooti. gariin ammoo meeshalee sana bitachaa jiru.

Dubartiin mana keessa teessee buna danfisa kan jirtu yoo ta'u meeshaan isheen buna ittin danfisaa jirtu biyyee suphee irraa kan hojjetame jabanaa kan jedhamudha. bunni bal'inaan biyya Itiyoophiyaa keessatti ni oomishama. faayidaan bunaa maalidha?

Kitaabni maqaan isaa naatoo kan jedhamu kana kan barreessee gabaaf dhiheesse Addunyaa Barkeessaa jedhama. kitaabni waa'ee yaadrimee caaslugaa Afaan Oromoo jedhuu ofkeessaa qaba. jechoota garee Maqaa tahaa ofkeessaa qaba. isaanis gaalee Maqaa, gaalee maqibsaa, galeee durduubee, gaalee gochimaa kan ibsuudha kitaaba kana eenyutu barreesse?

Namoonni ogummaa muka gara meeshaalee mana keessaatti jijjiiruu qabani, yeroo halluu fi dibataa meeshaa sana luuccessu dibaan meeshaa kana fayyadamu. Meeshaan kun dibduu kan jedhamu yoo ta'u, teessumaa fi siree caalmaatti dibuuf kan gargaarudha.

Manneen barnootaa hedduun keessatti barattoota sadarkaa barnootaa gadaanaa irra jiraniif gorsii fi gargaarsi barsiisonni Kennan murteessaadha. Keessumaa barsiisaan dhiiraa dhiira kophaatti yookaan lamaanuu gorsuu fi adabuun dirqama barsiisaa tokkorraa eegamudha.

Dibata rifeensaa. Dibanni kun rifeensa dheeressuu fi laaffisuuf akkasumas halluu isaa akka hin gadhiifneef kan gargaarudha. Dibanni kun biqiltoota naannoo keenyaa gosa adda addaa irraa oomishamuun gabaaf kan dhiyaatudha. Rifeensa miidhagaa fi hawwataa akka qabaannuuf gargaara.

Kunneen konkolaataa uummata deddeebisuufi namoota konkolaataa kanatti seenaa jiraniidha. Namoonni kunneen hiriira isaanii qabatanii gara konkolaataa kanaatti seenaa jiru. Konkolaataan kun konkolaataa ammayyaa humna elektirikiidhaan hojjetuudha. Uuummata kanneen gara eessaatti geejjiba?

Arbi yeroo inni bishaan keessa asi olba'uu fi dugda isaa irratti bishaan ol kaasuudhan ol ba'aa jiru nutti kan agarsiisuudha. Akkuma kanallee Arbi kun bifti isa gurraacha kan ta'e fi gurri isa baay'ee kan gudda ta'edha. Arbi bishaan keessa bahe jirachu danda'a?

Bakki kun paarkii Tokkummaa kan magaalaa Finfinnee keessatti argamuudha. Paarkii kana keessa biqilootaa fi margoota magariisa hedduutu jira. Akkasumallee abaaboon daraaraa adii qabu achi keessa jira. Paarkii kana keessa barreeffama qubee afaan Amaaraan diimatee barreeffamee jira.

loogoon kun kan kilabii ispoortii buna Itiyoophiyaa yoo ta'u halluu akka magaala, keelloo, gurraacha fi kanneen biroo of irraa qaba. loogoon kun gidduu isaa irraa meeshaa buna ittiin danfisan jabanaa of irraa qaba.

Kun barjaa dallaa dhagaafi sibiilaan hojjetame irratti fannifamee jiruudha. Barjaan kun kompiwuuteraan kan hojjetame ta'ee, "Mana Ciree Iyyeruus" kan agarsiisuudha. Gosti nyaataa mana kana jiru beeksisaaf akka ta'utti barjaa kana irratti hojjetamee jira.

Kitaaba siyaasa hawaasa kan jedhuu fi cina isa waan akka Kartaa addunya of keessatti qabate jiru kan jirudha. kitaabni kunis bifti isaa diimaa fi barreeffama siyaasa hawaasa jedhu of irratti qabate kan jirudha.

Dubartiin dhaabbattee jirtu kun uffata aadaa hedduu bareedu uffattee dhaabachaa jirti. Halluun uffataa dubartiin kun uffattee jirtus adii yeroo ta'u qarqara qarqara isaatiis halluu warqii kan qabudha. Dubartiin kun mormasheettillee meeshaa baredinaa godhattee jirti.

Namoonni argaman kunneen barattoota. Uffata walfakkaataa kan uffataniidha. Haala naamusa qabuun taa'anii barnoota isaanii Hordofaa kan jiraniidha. Barattoonni kunniin haalli hordoffii barnoota isaanii baay'ee kan namatti toluudha. Haaluma kanaan haalli hordoffii isaanii baay'ee kan nama gammachiisuudha.

Gosa dhugaatii keessaa booka ykn daadhii Isa jennuudha. Halluu keelloo kan qabuudha. Daadhiin kun bilillee keessatti naqamee akka dhugaatiif tolutti taahee jira. Haalli taahumsaa fi bakki taa'umsa isaa baayy'ee kan nama gammachiisudha.

Dhugaatin kun dhugaatii alkoolii maqaan isaa daadhii jedhamu yoo ta'u kan inni hojjetamu Itiyoophiyaa keessattidha. dhugaatiin alkoolii kana baayyisanii yoo dhugaan nama macheessuu danda'a. Dhugaatin alkoolii kun maal irraa hojjetama?

Mana baayyee keessi isaa babbareedee jiruu fi akkasumas mana kana keesaatti ammoo namoota argaa kan jirru dha. Namoonni kunneen ammoo namoota iddoo tokko jiraniifi hojii hojjachaa jiranidha. Teessooleen gara garaas ni jiru.

Namni kun pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa duraanii Obbo Alamaayyoo Atoomsaati. Obbo Alamaayyoon suufii uffatanii waajjira keessa barcuma irra taa'anii jiru. Bara bulchiinsa isaaniitti kiraasassaabdummaa balleessuuf nama qabsa'aa turaniidha. Duuba isaaniitiin alaabaa Itiyoophiyaatu fannifamee jira.

Gabaa keessatti namoonni hedduun wanta gurguran madaba madabaan kaa'anii gurguru. Kunis kan kaa'amu waan sana hamma wal qixa ta'e kaa'uudhaan yeroo maamilli dhufu immoo ni eebbifama. Biqilaa qooxsaa jedhamu beektaa?

Dhugaatiin kun dhugaatii alkoolii maqaan isaa Araadaa yoo ta'u kan inni oomishamu biyya Itiyoophiyaa keessattidha. Dhugaatii alkoolii kana baayisanii dhuguun fayyaa nama irraan miidhaa geessisuu danda'a. Dhugaatin kun maal irraa oomishama?

Konkolaataawwan fe'iisaa kan namaa magaalaa Finfinnee keessatti baay'ee beekamoo ta'an halluuwwan jalatti cuquliisaa fi gubbaatti immoo halluu adii qabu. Baay'inni namootaa isaan qabataniis murtaa'aadha. Konkolaataa akkanaa kana eessattuu hin agarre.

Konkolaataan kun konkolaataa baay'ee bareedaa f baay'ee dheeraa kan taheedha. konkolaataa kun konkolaataa fe'umsaa namootaa ykn geejjiba namootaati. konkolaataan kun karaa deemaa kan jiruudha. konkolaataan kun namoota hedduu al takkaatti fuudhee kan deemuudha. konkolaataan kun kan eenyuti? Eessa deemaa jira?

Namoonni kun uffannaa aadaa uffatanii uleedhaan wal fachisaa kan jiraniidha. uffannaan isaanii kunis uffannaa adii kan tahee fi alaabaa Itoophiyaa halluu sadii kan qabuun kan ibsamee kan jiruudha. namoonni kun gareedhaan lama gamana lama amma gamas dhaabbachuun wal fachisaa kan jiraniidha.

Dhalli namaa namoota seenaa addaa hojjetanii darban bifa Siidaatiin fakkeesseen bocuudhaan seenaadhaaf dhaloota duubaa dhufutti dabarsa. Namoonni siidaan isaanif hojjetamu kun siyaasa keessatti akkasumas hawaasummaa fa'aatiin fakkeenyummaa kan qabanidha. Akka biyya keenyaatti siidaa eenyuu fa'aatu ijaaramee jira?

Uffanni manneen daldalaa keessatti gaafa gurguramu meeshaalee pilaastika yookaan kaartoonii irraa hojjataman kan nama fakkaatan irratti uwwifamuudhaan namaaf ta'uu fi dhiisuu isaa namni fagootti adda baafata. Wanti uffanni kun itti uwwifamu maali?

Weellisaa Taaddalaa Gammachuu. Taaddalaan sirboota afaan Oromoo hedduu kan jaalalaa fi ergaa jajjabaa ofkeessaa qaban sirbuun uummata Oromoo bal'aa biratti kabajaa fi jaalala guddaa kan qabudha. Yeroo dhiyoo duras sirba mata dureen isaa "Gadaan keenya" jedhu gurra uummataa biraan gahee ture.

Meeshaaleen kunneen, meeshaalee hojii harkaa biyyee suphee irraa qopha'an yoo ta'an tajaajila gosa garaa garaa qabu. Tajaajila isaanii kanneen keessaa: buna keessatti danfisuuf, ibidda irratti bobeessuuf fi kanneen biroo faa dha. Maqaan meeshaalee kanneenii maal jedhama?

Amantaan Ortoodoksii sirna saba Israa'el durii hordofa. Innis saanduqa kakuu baatanii mana amantaa tokkoo gara mana amantaa biraatti socho'uudha. Saanduqni kun gaggeessitoota amantiin kan baatamuu fi humna addaa of keessaa kan qabudha.

Oromoon Fardaan beekama kan jedhamuuf waamalee miti. Inni baay'inni Fardeenii naannicha keessa jiru kanuma dhugaa baha. Kana malees uummannisaa illee guluffii fardaa waanbeekuuf irraa bareeda. Keessumaa durii kaasee yeroo Cidhaa Farda isaatiin walfuudha. Akka aadaatti Sagantaaleen taphni Fardaa irratti mul'atu kam fa'aati?

Gaaguraa Ammayyaa kan ta'ee yeroo namoonni lama cina isaa dhabbatani walii wajjiin hasa'a jiran kan nutti agarsiisudha. Gaagurri kun yeroo baay'ee baadiyyaa keessatti kan argamudha. Akkasumalle bifti gaagura kana keelloo yemmu ta'u dugda isaatti shaffaname kan argamudha.

Namoonni kunneen aartistoota oromoo maqaan isaanii Galaanaa Gaaromsaa, Andu'aalem Gosaa fi kanneen biroo waal cinaa dhaabbatanii jiru. Aartistoonni kunneen aartii oromoo keessatti nama gahee ofi taphaachaa turanii fi ammas taphachaa jiranidha. Iddoon dhaloota isaanii eessadha?

Iddoon kun iddoo gabaa tahee wantoonni addaa addaa iddoo itti gurguraamaniidha. wantoonni ykn meeshaaleen oomishamanii jiranii gabaatti dhihaatanii jira kun; kannee akka jabanaa Fi kan kana fakkaataniidha. Iddoon kun eessadha? eessatti oomishamee jettee yaadda?

Naannoo kana keessa biqiltuuwwan lamatu walbukkee dhaabbatee jira. Halluun biqiltoota kanaas magariisa yoo ta'u, akkuma beekamu biqiltuuwwaan faayidaa garaa garaa hedduu qabu. Faayidaawwansaanii keessaa muraasni nyaata namootaa fi beelladootaa fi qabbanaaf.

meeshaaleen kun meeshalee manaa yoo ta'u kan inni irraa hojjetame margi citaa jedhamu erga gogee booda meeshaa mutaa jedhamuun xaxama. meeshaa kana yeroo baayyee namoota baadiyaatu itti fayyadama. meeshaleen mana kun halluu akkamii qaba?

Jaarraa amma keessa jirru keessatti hojiin hunduu saala hinfilantu. Dubartiin baatee sangaa camaddee qottee galti. Dhiirris golatti darbee nyaata qopheessee maatii isaa soora. Kun ta'uun isaa qarooma dhaloota ammaa mul'isa. Hojii saalaan waliif qooduun hafee dandeettiidhaan ta'aa dhufeera. Kana cimsuudhaaf maaltu ta'uu qaba?

Spoortiin faayyumma dhala namaf baay'ee barbaachisaa fi iddoo guddaa kan qabudha. Akkasumallee jabeenya qaama keenya eeguuu keessatti ga'ee gudda kan taphatudha. Dargaggoonni kun yeroo isaan uffata wal fakkata keelloo kan ta'e uffatani dirree taphaa keessa dhaabbatani suuraa ka'aa jiran argina.

Finca'aan bishaanii kun laga yoo ta'u baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha. Qaamni bishaanii kun qarqara isaa irraa marga lalisaa fi mukkeen bosonaa qaba. Bishaan lubbu qabeeyyif baayyee barbaachisaa dha.

Ananaasi argaa jirra, ananaasiin kuduraa nyaataaf oolan keessaa isa tokko yoo ta'u nyaata baayyuma mi'aawuu fi nyaata fayyaa namaaf yeroo baayyee ogeessota fayyaatiin gorfamudha. Ananaasiin kun lafa oomisha isaarra kan jirudha.

Namoonni hedduun mana haaraa reefa ijaaramutti dhoqqee lafa, mana jala tuulamee jiru manatti dhoobaa jiru. Manni qorqorroo guddaan kun dalga dheeratee dhuundhuma hedduu fagaatee jira. Namoonni kunneen mana kanatti reefa dhoqqee muraasa dhoobuu jalqabu.

Gammachuun harmootii keenyaa gammachuu oolmaa guyyaa keenyaaf murteessaadha. Shamarree akkoo fuula dura teessee haasofsiisaa jirtu argina. Jaartiin kun uffata keelloo uffatanii, rifeensa gabaabfatanii mucayyoo kana waliin haasaa taasisaa jiru. Innis gorsa ta'uu ni danda'a.

Gaggeessitoonni amantii budihiizimii wal eebbisuu fi kadhata waliif gochuu irratti argamu. Uffata dambii qajeelfama waaqa isaaniin isaanitti kenname hordofu. Uffatni kunneen bifti isaanii diimaa dukkanaa'aa kana ta'ee fi adii dheeraadha.

Bineensi kun gosa bineensoota bosona keessa tokko yoo taatu, yeroo baay'ee gosa margaa kan nyaattuu fi bosona keesaa kan jiraattudha. Bineensi kun bifan harree kan fakkattudha. Akkuma kanallee bukkee afaan ishee irratti waan akka gaafa kan muldhatudha.

Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u kan ministeera qonnaa Itiyoophiyaati. loogoon kun halluu akka keelloo, magariisa fi cuquliisa of irraa qaba. ministeerri qonna Itiyoophiyaa qonna keessatti gahee akkamii taphacha jira?

Kun gootota Oromoo bilisummaa Oromoof aarsaa kanfalan keessaa nama beekamaa Jaarraa Abbaa Gadaa jedhamuudha. Jaal Jaarraa Abbaa Gadaa qabsaa'ota jalqabaa hooggansa Adda Bilisummaa Oromoo keessan turan keessaa isa tokko. Jaal Jaarraa Abbaa Gadaa addatti hojii qabsoo akkamiitiin yaadatama?

Baadiyyaa keessatti namoonni horii baay'ee qaban faltii loonii sana callisanii gatu osoo hin taane waan baay'eef itti fayyadamu. Kunis akka kabootaatti anniisaa kennuuf, dabalees akka baayoogaasiitti anniisaa kennuuf madda anniisaati.

Spoortiin faayyummaa qaama keenyaa eeguu keessatti faayidaa fi bu'a guddaa kan qabu yemmu ta'u namni jireenya isaa keessatti spoortii hojjetu faayyumaa guutuu kan qabudha. Akkasumallee mucaan asirratti argaa jirru kun leenjisaan isaa yeroo inno kubbaa miilaa dhiichisaa jiru kan nutti agarsiisuudha.

Biyya tokko keessatti uummanni gaafa gaggeessitoonni isaanii hojiiwwan gaggaarii biyyaa fi uummata fayyadan hojjatan hiriira bahuun deeggaru. Kanas kan godhan suuraa namoota sanaa fi barreeffama qabachuuni. Hiriirri mormii kan gaggeessitootaa akkamiin bahamaa?

Magaalaan Finfinnee yeroo ammaa kanatti Akka Afrikaatti magaalaa baay'ee miidhagduu fi bareedduu ta'an keessaa adda dureedha. Kanas Akka ta'u kan taasise misooma koriidarii magaalicha keessatti gaggeeffamaa jiruu fi jijjiiramoota birooni.

Shiniin kun buna baatee kan jiruudha. akkasumallee baataa shinii fi shiniin kun bifti isaanii adii buburree kan taahaniidha. bunni amma shinii kana keessatti buufamee argamaa jiru kun gurraacha ykn baay'ee furdaa akka tahe hubanna.

lafti kun lafa olka'aa marga lalisaa fi mukkeen bosonaan uwwifamee jiru yoo ta'u manni jireenyaa tokko bosona keessa jira. iddoon kun baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha. faayidaan bosonaa maalidha?

Fakkii haarri lafa keessaa ofiin ol hurkaa jiruuti. Naannoo haara kanaa namoonni sadii ta'anii lafaa waa xuxxuqaa kan jiraniidha. Lafti haarri irraa haaraa jiru kun dirreen isaa bishaaniin jiidhee jira.

Manni dhuunfaas haa ta'u gareen ijaaramuu ni danda'a. Manni kun mana dhagaa fi simmintoo irraa ijaaramee gara xumuraatti dhufee jiru dha. Irri keessa isaa qorqoorroo jabaa fi sibiilaan ijaaramee jira.

Fakkii weellisaan tokko meeshaa muuziqaa ammayyaa ta'e qabatee jiruudha. Meeshaan kun gitaara kan jedhamu yemmuu ta'u sagalee dhaggeesisuun taphatama. Weellisaan kun harka isaa lamaan meeshaa kana irra kaa'ee meeshicha ofitti qabee jira.

Kilaboonni kubbaa miilaa Itoophiyaa hedduun isaanii loogoo mataa isaanii qabu. Isaan keessaa tokko kilaba kubbaa miilaa loogoon isaa halluu diimaa fi leenca of keessaa qabudha. Loogoon kilaba kanaa akkam bareeda!

Qaamoolee nageenya kan ta'a poolisii oroomiyaa yeroo isaan wal-gahii irra jiran kan nuti arginudha. Akkuma kanallee inni tokko yeroo inni sagalee guddiftu fudhate hasaa taasiisa jiru nutti agarsiisa. Poolisoonni kun maalirra jiru jettani yaaddu ?

Dubartiin tun teessee buna danfisaa kan jirtu yoo ta'u uffata halluu adii qabu uffattee kan jirtudha. meeshaan isheen buna ittiin danfisaa jirtu jabanaa kan jedhamu yoo kan inni irraa hojjetamu biyyee suphee irrati.

Barsiisaan barattoota daree tokkoo gaafa barsiisu dursee barattootaaf yaadannoo gabaabaa kennaaf. Ijoolleen kunis yaadannoo kana dabtara isaanii irratti garagalfachuun ibsa barsiisaan isaaniif dhiyeessuuf qophaa'u. Yaadannoo gabaabaa barattootaaf kennamu akkamiin baasuu?

Yeroo eebba piroojeektii daandii baaburaa Itiyoo-Jibuutii itti gaafatamaan dhaabbatichaa injinar Taakkalee Uumaan namoota naannoo sanaa fi siyaasaa hedduu affeeree waaye misoosa isaa irratti yaada akka kennan taasisa. Yeroo amma jijjiiramoota akkamii fide namni kun?

Kun poosterii beeksisaati. Poosteriin kun halluu duubaa keelloodhaan hojjetame. Karaa mirgaatiin barreeffama afaan Amaaraatiin barreeffametu jira. Karaa bitaatiin immoo koodii QR'tu jira. Gidduu irraan suuraa daa'ima xiqqootu jira. Aasxaafi wantoonni odeeffannoo dabarsan biroonis poosterii kana irra jiru.

Fakkii namoota lama dhiira tokko fi dubartiin tokko harka wal fuudhaa jiraniidha. Dubartiin namicha sana harka fuutee jirtu kephee humna nageenyaa mataa irraa qabdi. Akkasumallee namoonni baay'een duubaan ta'aanii ilaalaa jiru.

Konkolaataan kan namootti geenibaaf itti fayyadamanidha. Innis saffisa guggaadhaan bakkaa bakkatti ittiin socho'uuf fayyada jechuudha. Akkasumas konkolaattonni xixiqqoon kan manaa jedhamanii waamaman magaalaa keessatti shoora guddaa taphatu. Saffisa guddaa qabu jedhamee waan amanamuuf namoota biratti filatamoodha. Yeroo ittiin deemtan maaltu isinitti dhagahama?

Bakka kanatti kan mul'atu fakkii dibata rifeensaa fi kan qaamaa gosa adda addaati dibatni kun yeroo dibamu qaama namaaf baay'ee mijataadha. Dibatoonni asitti argamaa jiran kun baayyinni isaanii meeqa ta'u?

Harree marga baachaa jirtuufi marga baattee ammoo marga lafaa dheedaa kan jirudha. Harreen kun ammoo naannoo midhaan qamadii ooyiruu irra jirutti kan argamtudha. Haalli teessuma lafa kun ammoo magariisa kan uffatedha.

Cuunfaan fuduraalee fi kuduraalee irraa qophaa'u gosti hedduun kan jiruu fi tokko tokko salphina irraan kan ka'e manatti qopheeffachuu dandeenya. Cuunfaa isaa kana erga maashina xiqqaan hojjannee booddee burcuqqootti dhugna.

Kopheen kun Halluu diimaa fi jala isaarraa fi maasaraan isaa adii kan ta'edha. Kopheen kun kophee baay'inaan warri dhiiraa kaawwatanidha. Kopheen kun gogaa fi kuula irraa kan hojjetamu yoo ta'u baay'ee kan miidhagadhu. Kopheen kun eessatti hojjetama?

Dubartiin oromoo bara durii rifeensa ishee dhahachuun beekamti. Rifeensa dhahamu suni waan akka boca qaccee garuu roga sadii waan qabu kan fakkaatuu fi wiigii tokkollee osoo hin dabaliini. Yeroo ammaa rifeensa dhahachuun maaliif hafee?

Maatiiwwan waliin gurmaa'anii tahaa jiraniidha. Abbaan mucaa dhiiraa, haati ammoo mucayyoo dubaraa ofitti qabanii jiru. Uffata adii uffatu. Bakki taa'umsa isaanii iddoo bareedaa Fi haala mijataa kan qabuudha. Maatiiwwan kun namoota afuriidha.